Inyubakwa y'utuzu twa sugumwe two ku mashure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye, impome zitandukanya akazu ka sugumwe n'akandi zikaba ari impome ngufiya zisize isima, hejuru kuri izo mpome hamanitseko ibipapura abagiyeyo bihehesha mu kugira isuku.

Akazu kasugumwe gafise igisahani cera, gasize isima ku mpome zako kakaba gafise urugi rukozwe mu mbaho, umuryango wako ukaba wuguruye muri kino gihe, umuringoti uzana amazi murako kazu, n'umuringoti w'umupira ufise ibara risa n'ugwatsi rubisi.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishure ryisumbuye rya komine Ngagara, imigwi ibiri y'abanyeshure iriko irakina. Yambaye imyambaro y'ikarashishi, ifise amabara atandukanye. Umurwi umwe wambaye umwambaro usa n'urwatsi rubisi, uwundi nawo ukaba wambaye umwambaro utukura. Ku mpande z'ikibuga, abanyeshure benshi baricaye , bariko barorera umupira.

Akazu ka surwumwe kubakishije amatafari ahiye, kakagira umuryango w'icuma usize irangi ryera, ukaba ufise n'ibiyo ku gice co hejuru, bikingiwe n'ivyuma vy'imitiririmbo. Hejuru y'uwo muryango, hamanitse urupapuro rwera, rwanditseko n'ivyandiko vyirabura mu rurimi rw'igifaransa, bisigura yuko ari ubwiherero bw'abakobwa.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishure ryisumbuye rya Gitega, umugwi w'abanyeshure bakina umupira w'amaboko bo mu mwaka w'umunani uriteguye guhura n'abo mu mwaka w'icenda. Bambaye imyambaro y'ikarashishi irimwo amakabutura yirabura hamwe n'imipira ifise amabara yera n'ay'ubururu. Babiri muri bo bafise imipira y'amaboko muntoke.

Utuzu twasugumwe twokumashure yisumbuye twubakishije amatafari ahiye, tukaba dusakaje amabati ariko hamwe akaba yaragurutse kubera umuyaga. Utwo tuzu dufise urubaraza rurerure rukaba rufashwe ninkingi zivyuma risize irangi risa nubururu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cokumashure yisumbuye cubatse hagati yinyubakwa zibiri z'Amashure icokibuga cubakishijwe isima, kikaba gicafyeko n'imirongo yera. Impande z'ikibuga ziteyeko utwatsi hamwe ivyaytsi vyarasugiye ahandi barabikase.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co ku mashure yisumbuye kikaba gishaje cane, isima yokurico kibuga yarase imigaga ahandi naho yarabomaguritse, abigisha batatu bokuriryo Shure barimukibuga bariko barakina umupira umwe yambaye imyambaro yirabura uwundi yambaye ivyera n'ivyirabura ,uwundi nawe ivyubururu hamwe n'ivyirabura.

Akazu ka sugumwe ka kijambere ariko katagirigwa isuku. Ako kazu ka sugumwe gasize irangi ryera ku mpome hamwe niry'umuhondo kakaba gafise idirisha rimwe. Hasi hako kazu harasivye cane ntibigera bahakoropa. Handagaye n'ibicupa vyavuyemwo amazi yo kunywa kandi mur'ako kazu nta mazi aharangwa.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co ku mashure yisumbuye cubakishije isima, hirya yaco hakaba hari ibiti birebire. Abanyeshure b'abakobwa bari kuri ico kibuga bariko barakina, bambaye imyambaro y'ikashishi, ifise amabara atandukanye harimwo ay'umuhondo, ayirabura n'ayera.

Utuzu twa surwumwe two ku mashure y'intango twubakishije amatafari ahiye, tukaba dufise imiryango ikozwe mu mbaho, umwe uruguruye uwundi nawo urugaye. Utwo tuzu tukaba dusakaje amabati yera afashwe n'igisenge c'ivyuma.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co ku mashure yisumbuye ni ikibuga ciza gikomeye cubakishije isima abanyeshure bari kuri ico kibuga bambaye imyambaro y'ikarashishi ifisa amabara atandukanye harimwo iyirabura iyo agahama amwe n'iyindi umwigisha wabo ahagaze hagata si mu kibuga yambaye imyambaro isa n'agahama.

Akazu ka surwumwe ko ku mashure yisumbuye gasize irangi risa n'umunyota ku mpome, hamwe hakaba harabomotse iryo rangi ritakiriko. Ako kazu ka surwumwe ntamazi akarangwamwo, bakaba bateretseyo indobo isa n'urwatsi rubisi bashiramwo amazi baheza bagakoresha. Umuryango w'ako kazu usa n'ivu, kandi uruguruye.

Utuzu twa si ugumwe two kw'ishuri rgisumbuye twubakishije amatafarahiye dufise imiryango y'ivyuma isizirango irisa nagahama, ariko utwo tuzu twarabomaguritse hamwe ku mpome imiryango na yo riko irasengesera cane, kubera ugusaza.

Akazu ka sugumwe ko kw'ishure ryisumbuye. Ni akazu ka sugumwe ka kijambere ariko katagirirwa isuku. Gafise inyubakwa isize irangi ry'umuhondo ku mpome, ikaba ifise idirisha rimwe ariko rikaba ryugaye. Ako kazu ka sugumwe, hasi yako harirabuye cane kubera kutagirigwa isuku.

Ikibuga c’umupira w’amaboko co kumashure yisumbuye cubatse imbere yinyubakwa y’amashure, ico kibuga cubakishije isima kikaba gicafyeko n’imirongo yera, muri kano kanya ntamunyeshure numwe akiriko kuko bose bari mumwanya wivyigwa.

Utuzu twa sugumwe dushaje two kumashure yisumbuye, dufise impome zisize amarangi atandukanye harimwo ay'ubururu, ay'irabura hamwe nay'umuhondo, utwo tuzu dufise imiryango y'ivyuma risize irangi risa n'ivu ariko ayo marangi yose akaba yaraserutse kubera ugusaza.

Ikibuga c'umupira w'amaguru co ku mashuri yisumbuye, kiri imbere y'inyubakwa z'amashure. Kur'ico kibuga, hateye utwatsi twiza turandaraye . Ivyuma abakinyi binjizamwo ibitego bikaba bishinze muri ico kibuga, bisize amarangi atandukanye harimwo ayera n'ayatukura.

Akazu ka sugumwe k'ikinogo ko ku mashure y'intango kubakishije amatafari ahiye ku mpome zako ; uruhome rumwe rukaba rusize irangi ryera ariko ritaboneka cane. Umuryango wako kazu ukozwe mu cuma kandi usize irangi ryagahama ukaba wuguruye.

Akazu kasugumwe ka kijambere, ariko katagirirwa isuku, inyubakwa yako kazu, isize irangi ry'umuhondo ku mpome ku gice cayo co hejuru ikaba ifise n'idirisha rimwe ryuguruye. Muriyo nyubakwa, nta mazi aharangwa arico gituma basizeho ibase kugirango bashireymwo amazi baza barakoresha. Hasi yiyo nyubakwa hasa nabi cane Kandi handagaye ibicupa vyinshi bivamwo amazi yo kunwa abantu bakoresha mu kwihehesha.

Akazu kasugumwe kakijambere ,gafise inyubakwa isize irangi ry'umuhondo kuruhome ikagira nidirisha rimwe akokazu ka sugumwe gafise ubukarabiro businze irangi ryera, hasi yakokazu hasa nabi cane hadaherutse kugirirwa isuku habe nagato.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko co ku mashure y'isumbuye, abanyeshure bari mu mwaka w'icumi bariko barakina. bamwe bambaye umwambaro usa n'urwatsi rubisi, abandi nabo bakaba bambaye uwirabura hamwe n'uwera, abanyeshure batariko barakina nabo bari ku mpande z'ikibuga bariko bararorera, bakaba bari mu mwambaro w'ishure ufise ibara ry'ubururu.

Amashure yisumbuye ya komine Musaga, afise ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko. Ico kibuga cubakishije isima, kikaba gicafyeko n'imirongo yera, itaboneka cane. Ku mpande z'ico kibuga hateye utwatsi twiza, hirya y'ikibuga hari ibiti birebire, munsi y'ivyo biti hari n'imodoka ihahagaze.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko, gisize irangi ry'urwatsi rubisi hasi, kikaba gicafyeko n'imirongo isize irangi ryera. Abanyeshure bo mu mwaka w'icenda, bari mu cirwa c'ikarashishi, bakaba bambaye imyambaro y'ikarashishi ifise amabara yera na yirabura, ayatukura hamwe n'ayandi. Bariko barakina, abandi nabo bari ku mpande z'ikibuga bariko bararorera umupira.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co ku mashure yisumbuye gitanguye gusaza. Cubakishije isima ariko itanguye kwata imigaga. Imirongo yera yari igishushanijeko ikaba yarazimanganye. Muri kano kanya, nta munyeshure numwe akiriko kuko bose bari mw'ishure kiretse umuntu umwe ariko arahaca yambaye impuzu zisa n'ubururu.

Inyubakwa zutuzu twa si ugumwe two ku mashure yisumbuye ziriko zirasaza zubakishije amatafarahiye, ariko igice c'amaja hasi kikaba gisizi isima iyo sima isigaihisa n'umuhondo ahandi, naho ikirabura, kubera ukutagirirwo isuku hamwe no gusaza hejuru yaho wubakishije isima hz ungurutswe n'umupira utwara amazi ufise iranga ira isa n'urwatsi rubisi.

Utuzu twa sugumwe two ku mashure yisumbuye inyubako yatwo isiza amaranga atandukanye ku mpome harimwo ayirabura ayubururu hamwe na yera ayo yose akaba ari ko arasaza mutwo tuzu dufise imiryango y'ivyuma isiza irangira isa n'ivu, kandi yose ikaba yugaye.

Ibigega vy'amazi vyubatse inyuma y'inyubakwa z'amashure iy'imvura iguye imiringoti iva kumabati y'izonyubakwa itwara amazi y'imvura mur'ivyobigega. Iyamazi yakamye kw'ishuri abanyeshuri ntibabura ico bakoresha kuko baca bikora kuri yayandi y'imvura yatumbereye muri vyabigega.

Ku kibuga cumupira wamaboko co kumashure yisumbuye , hari abanyeshure bariko barakina bambaye imyambaro yikarashishi Ifise amabara atandukanye harimwo iy'umuhondo, iyirabura be niyindi .Hirya yico kibuga hari abanyeshure benshi cane bariko bararorera umupira bahagaze mutwatsi dukikuje ico ikibuga.

inyubakwa yakazu kasugumwe ko ku mashuri y'isumbuye ya ruyigi irashaje cane iyo nyubakwa isize iranga ry'umuhondo ku mpome ariko henshi rikaba ryaravuyeko ahandi ryarirabuye kubera ugusaza nyene iyo nyubakwa ifise umuryango w'icuma usize irangi ry’ubururu uwo muryango ukaba waravungaguritse cane ku bice vyo hepfo kubera ubusaza nyene nka si hiyo nyubakwa harasivye cane ntiworaba

Ku kibuga c'umupira w'amaguru co kw'ishuri wacu abanyeshuri bo mu mwaka w'umunani bari mu cigwa cabo c'ikarashishi. Bariko baragira imyimenyerezo ngororamubiri kugira ngo babone kwishusha batangure gukina umupira w'amaguru. Bambaye imyambaro y'ikarashishi itandukanye harimwo iyitukura, iyera, iy' ubururu hamwe n'iyirabura.

Ikibuga cumupira wamaguru co kwishure iwacu giteyeko utwatsi twiza cane dushashe muri kano kanya abanyeshure bumwaka wumunani bari mucirwa cikarashishi kurico kibuga nyene bambaye imyambaro itandukanye yikarashishi hari iyitukura iyirabura niyindi

Utuzu twasugumwe two ku mashuri yisumbuye, twubakishije amatafari ahiye, tukaba dusakajije n'amabati . utwo tuzu nta suku tugirirwa kuko inyuma yatwo hari imyanda myinshi bahataye, igitwe n'amacupa yavuyemwe amazi yo kunywa, ibipapuro hamwe n'ibindi .Eka n'ivyatsi bir inyuma y'utwo tuzu vyarasuguye cane ntiworaba.

Ku kibuga cumupira wamaboko co kumashure yisumbuye, abanyeshure benshi nicaye kumpande zikibuga nariko bararorera umupira uri kukoberako, umuhagarikizi wumukino wambaye I pantaro yiraburabura akaba afise ifirimbi mukanywa, bamwe mu banyeshure bambaye umwambaro wishure ugizwe ni impuzu zisa nubururu abandi bakaba bambaye impuzu zigizwe nizikarashishi.

Ku ishure kaminuza yitiriwe Umwizero wa Afrika yo mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshure babiri b'abakobwa bo mu gisata c'ubuganga mu mwaka wa kane bari mu cumba co gukoreramwo ubushakashatsi, bafise amacupa mu minwe bariko barasoma ivyanditse kuri ayo macupa.

Mu nyubakwa y'ubushakashatsi yo ku mashure y'isumbuye, bamwe mu banyeshure bo mu mwaka w'icumi barikumwe n'umwigisha wabo, ariko arabigisha icigwa c'ubuhinga, abo banyeshure harimwo uwambaye ishati y'igitenge akaba ahagaze imbere iruhande y'umwigisha, uwo munyeshure kandi akaba yambaye n'amarori.

Inzu y' ubushakashatsi yo kw'ishure yishumbuye, irimwo abagabo bane harimwo abambaye iryirabura, hakaba harimwo n' uwundi yambaye itaburiya yera. Muri iyo nzu, harimwo ibikoresho bitandukanye, harimwo nk'udutebe dukoze mu mbaho, abariko barakorerayo bashobora kwicarako.

Munyubakwa ikorerwamwo ubushakashatsi kw'ishure ryisumbuye harimwo umwigisha hamwe n'umunyeshure umwigisha yambaye itaburiya yera u munyeshure na we akaba yambaye agapira kirabura yarengejeko n'umupira w'imbeho bariko baragira ubushakashatsi mw'icupa rifise imbiganine ni rikaba rimeze nk'agakono inyuma yabo hari ikibaho canditseko n'ingo a yera hamwe n'iyitukura.

Inyubakwa bakoreramwo ubushakashatsi yo kwishure ry'isumbuye yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise n'amadirisha manini yagutse ariko n'ibiyo, muriyo nyubakwa hubatseyo utubati dufise imiryango y'imbaho, bakaba batubikamwo ibikoresho bitandukanye bakoresha mubushakashatsi.

Mu cumba c'ubushakashatsi co kw'ivuriro rya kanyosha hicayemwo abagore batatu b'abaganga bose bambaye amataburiya yera n'ibitambara mu mutwe harimwo ivyo agahama imbere yabo hari ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi harimwe uducupa bashiramwo amaraso bafasha abarwayi hamwe n'utwo bashiramwo umukoyo w'abarwayi.

Inyubakwa nziza cane ikorerwamwo ubushakashatsi yubakishijwe amatafari ahiye ikagira inzugi zivyuma hamwe namadirisha yibiyo kumpome ziyo nyubakwa hasize irangi ryirabura igice cohasi iyo nyubakwa kandi irimwo icupa ituma bashobora kuzimya umuriro mugihe wadutse

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuganga abanyeshuri babiri bo mu mwaka wa kane bari mu cumba bakoreramwo ubushakashatsi bambaye amataburiya yera bakaba bafise n'amacupa mu minwe bariko barasoma ivyandiko vyanditse kuri ayo macupa muri ico cumba harimwo ibikoresho bitandukanye bakoresha mu bushakashatsi harimwo amau pa yera manini na mato afise udupfundikirizo dusa n'ubururu.

Inzu bakoreramwo ubushakashatsi yo kw'ishuri iwacu ni inyubakwa nziza yubakishije amatafari ahiye, ikaba ishushanije ko umurongo usize irangi ryera ku gice cayo c'amaja hasi. Muri iyo nyubakwa, harimwo imiringoti itwara amazi, uwutwara amazi ukaba usa n'urwatsi rubisi, eka mbere hari n'uwundi munini utwara amazi bamaze gukoresha. Muri iyo nyubwakwa kandi harimwo n'intsinga z'umuyagankuba.

inyubakwa yubushakashatsi yo kwishuri rya kaminuza yubakishije amatafari ahiye ikaba ishushanijeko imirongo imanuka hamwe niyikitse isize irangi ryera umugabo umwe yambaye itaburiya yera ahgaze muriyo nyubakwa kandi hariyo n'udutebe dukozwe mu mbaho abariko barakora ubushakashatsi bashobora kwicarako.

Icumba cubushakashatsi cubakishije amatafari ahiye kirimwo ibikoresho bitandukanye , harimwo akadumu kera, gafise umurundikazo USA nubururu hakabamwo nikibumbano cumuntu gifise bitandukanye nkivy'umuntu, gifise amaso, gifise amazuru, gifise umunwa, mbere nibindi bitandukanye .

MUcumba c' ubushakashatsi co kw' ishure rya kaminuza, umwe mu banyeshure bo mugisata c' ubugang' arikumwe n' umwigisha wiwe bariko barakor' ubushakashatsi bafis' ibikoresho bitandukanye , harimw'amacup' abir' ameze nkudukono, inyuma yaho har' ikibaho cirabura canditsek' ivyandiko vyinshi, bimwe vyandikishij' ingw' itukur' ibindi navyo vyandikishij' ingwa yera.

Kw'ivuriro ry'iwacu abagore batatu abagangakazi bari mucumba c'ubushakashatsi. Bambaye amatabuliya yera bakaba bambaye nibitambara mumutwe harimwo ibitukura imbere yabo harimwo ibikoresho bitandukanye bakoresha mubushakashatsi harimwo uducupa bashiramwo amaraso bafashe abarwayi. Umwe muri abo banganga afise igipapuro muntoki ariko arasoma inyishu zipimo bafashe umurwayi.

Icumba c' ubushakashatsi kuri kaminuza y'iwacu mu gisata c' ubuganga, ni inyubakwa nziza cane . Yubakishije amatafari ahiye, ishushanijeko imirongo imanuka hamwe n' iyikitse isize irangi ryera, muriyo nyubakwa, usangayo ibikoresho bitandukanye, harimwo n' amacupa ameze nk'udukono, bakoresha mu bushakashatsi, harimwo n' udutebe dukozwe mu mbaho, abariko barakora ubushakashatsi bashobora kwicarako.

Inzu yo gusomeramwo ibitabo yo kw'ishure iwacu, ni inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ishushanije ko umurongo wera ku ruhome rwayo. Muri iyo nyubakwa, hatonzemwo ibitabo vyinshi abana bakoresha mu kwiga, eka mbere ku ruhome rwayo, hariko n'igicapo c'umwana cerekana ibice bitandukanye vy'umubiri w'umuntu biri mu rurimi rw'icongereza.

Mu nzu y'ububiko bw'ibitabu bwo Ku mashure yisumbuye harimwo udutaramuro twinshi twegetse ku mpome, tukaba dukoze mu vyuma. Kuri utwo dutaramuro hakaba hatondetse ibitabu vyo mu mashure atandukanye bifise amabara y'ubururu, ay'umuhondo hamwe n'ayandi. Hejuru y'utwo dutaramuro hakaba hariko amakarato arimwo ibikoresho bitandukanye harimwo n'ibitabu.

Inzu yo kubika no gusomeramwo ibitabo yo kw'ishuri wacu , ni inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari ahiye, iyo winjiye muri iyo nyubakwa usanga ayo i dutaramuho twiza twubakishije imbaho dutondetse ko ibitabo bimwe biryamye ibindi bihagaze.

Ububiko bw'ibitabo bwo kw'ishuri wacu ni inyubakwa yubakisije amatafarahiye iyo winjiye muri iyo nyubakwa gusanga iyo ibikoresho bitandukanye abanyeshurir bakoresha mu kwiga harimwo ibitabo hamwe n'ibindi ku ruhome rw'iyo nyubakwa hamanitse amakarata tandukanye abanyeshuri bakoresha mu kwiga hri imwo iyerekana uko umutima w'umuntu tera hamwe ni uko amaraso atembera mu mubiri w'umuntu.

Inyubakwa yo kumashure yintango n'inyubakwa ndende igerekeranije yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakajwe n'amabati imbere yiyo nyubakwa hari igiti kirekire cisakaye, irembo ryiyo nyubakwa ririko urugi rukoresheje ivyuma vyimitiririmbo kandi bikaba bisize irangi risa nagahama.

Igiti c'ishugwe kikiri gitoya gifise amababi nkayibigazi Kiri imbere y'inyubakwa z'amashure yisumbuye, hejuru yaco hamanitse icuma bavugirizako inkengeri naho mu mbavu kikaba gikikujwe n'utwatsi twiza turandaranda.

Ikigo c'amashure y'intango gifise inyubakwa nziza kandi zikomeye, zubakishije amatafari y'ibirokosima zikaba zisakajwe n'amabati asa n'ubururu, amadirisha ariko ibiyo hakaba atangiriwe n'ivyuma bisizirango igera ku kibugaca ayo mashure abanyeshure bari mu mwanya bakaruhuko bakabambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'impuzu zirabura.

Mu nyubakwa y'ishure ry'umwaka wa kane mu mashure y'intango, hatondetse intebe zisa neza cane zikiri nshasha, hejuru zikoresheje imbaho zikaba zifise amaguru y'ivyuma asize irangi risa n'ubururu. Ntamunyeshure n'umwe arimwo, bose bagiye mu mwanya wabo w'akaruhuko. Iyo nyubakwa nayo isize amarangi atandukanye ku mpome, harimwo iry'agahama ku gice c'amaja hasi, hejuru naho hakaba hasize irangi ryera.

Inyubakwa y'ibiro vy'umuyobozi w'amashure y'intango ni inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ishushanijweko imirongo imanuka, hamwe n'iyikitse, isize irangi risa n'umuhondo. Hamwe ku ruhome rw'iyo nyubakwa, naho hasize irangi risa n'umuhondo, hakaba handitseko ivyandiko vyanditse mu rurimi rw'igifarasa, bikaba vyanditse mw'irangi risa n'agahama.

Imiduga nyinshi ifise abara atandukanye ihagaze mukibuga camashure yintango harimwo imiduga yirabura iyera hamwe niyindi hagati yiyo miduga hahagaze abanyeshure bambaye umwambaro wikarashishi barikumwe numwigisha wabo akaba afise ikaramu nurupapuro muntoki

Inyubako zifatanye zo kuma shure yintago zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakaje namabati asa n,ubururu imiryango yizo nyubakwa nayo nyene zisize irangi risa n,ubururu kandi nivyuma hepfo yizo nyubakwa hari umurima wibitoke vyinshi cane.

Ku kigo c'amashure y'intango inyubakwa zaho zubakishije amatafarahiye zikaba zisakajwe n'amategura mu kibuga hamwe hateye amashurwe magufi ahandi na ho hari igiti kirekire cane abana ni benshi mu kibuga muri kano kanya, kuko bari mu mwanya wabo w'akariuwuko.

Inyubakwa ndende yo ku mashure y'intango yubakishije amatafari ahiye ikaba igerekeranije gatatu, amadirisha n'imiryango bisize irangi risa n'ubururu, imbere y'iyo nyubakwa nta kintu na kimwe kihateye, nta mashurwe, nta n'ivyatsi bihateye, hirya yayo hari igiti kirekire.

Inyubakwa y’ amashure y'intango yo ku mukoni ninyubakwayo bakije amatafarahiye ikabisakaje amabati yera ayo mabati hamwe akabasigaye asa nagahama, kubera yaguye ingese muri kano kanya abanyeshure bakaba bari mu mwanya w'akaruhuko benshi bahagaze imbere y'amashure bambaye umwambaro w'ishure mu kibuga c'iryo cure kari igiti cumye kitagira ibabi na rimwe canke ishami.

Amashure y'intango afise inyubakwa zitandukanye ,zimwe zikaba zubakishije amatafari aturiye izindi nazo zikaba zisize irangi ryera ku mpome . Ku kibuga c'ayo mashure hari ivyatsi vyasuguye bikaba birimwo n'imyanda myinshi abanyeshure bahata, hari Kandi igiti kirekire cane cisakaye.

Inyubakwa yo kumashure y'intango yubakishijwe amatafari ahiye, akagira urugi rw'icuma rusize irangi ryera kandi rukaba rufise ibiyo kugice co hejuru. Iyo nyubakwa ifise urubaraza rurerure rusakaye, rukaba rufashwe n'ivyuma bisize irangi ry'agahama.

Ku kigo camashure yintango amasaha yo gukina yageze abana batatu bo kuriryo shure bari mu kazu kari mu kibuga hagati bakiniramwo ivyo kwinyereza nakazu kubakishijwe ivyuma baraduga hejuru bagaheza bakinyereza bagshikira hasi mwipine riri imbere yicuma binyerezamwo

Igihome c'ishure ry'umwaka wa kabiri ku mashuri y'intango, cubakishije amatafari ahiye. Kikaba kimanitseko impapuro nyinshi zera, zikaba zanditseko indome zitandukanye zo mu Kirundi ,canecane indome z' imperekeranya.

Icumba cabigisha cokumashure yintango cubakishije amatafari nibirokosima kikaba gifise umuryango wicuma nibirokosima kikaba gifise umuryango wicuma usize irangi ryera amadirisha yiyonyubakwa ariko ibiyo akaba akingiwe nutwuma twimitimbo hejuru yamadirisha numuryngo hari udutafari dutobaguye dutuma akayaga kinjira neza muriyo nyubakwa.

Igipapuro kirekire gisa n'umuhondo, kimanitse ku ruhome rw'ishure ry'umwaka wa mbere ryo ku mashure y'intango. Ico gipapuro, gishushanijeko bimwe muvyo abana biga mu mwaka wambere, hakaba handitseko n'amazina yavyo mu rurimi rw'igifaransa. Muri vyo harimwo umukubuzo, inzu, icupa, hamwe n'ibindi.

Ikigo c'amashure y'intango giteye imbere cane kikaba gifise ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza n'isima kikaba gicafyeko n'imirongo yera nk'uko amategeko y'urwo rukino abitegekanya, ku mpande z'ico kibuga hateye utwatsi twiza turandaraye.

Ikigo c'amashure y'intango gifise inyubakwa zigerekeranije gatatu, zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakajwe n'amabati. ku kibuga c'ico kigo abana ni benshi cane. Bariko barakina ibikino bitandukanye kuko bari mu mwanya wabo w'akaruhuko.

Igiti civoka kirekire cane, kandi cisakaye kiri ku kibuga c'amashure y'intangu ico giti cegeranye n'uruzitiro rw'ayo mashure musi yaco hari ikirundo c'amabuye hiryanaho y'ico giti hakaba hari inyubakwa z'amashure zubakishije amatafarahiye zikaba zisae akaje n'amabatiri.

Urubaraza rurerure rw'imbere y'inyubakwa y'amashure y'intango, rufise inkingi zubakishije amatafari, zikaba zisize irangi ryirabura amaja hasi, hejuru naho iry'umuhondo. Urwo rubaraza kandi, hasi harwo hasize isima, imbere yarwo hakaba hateye ibiti.

Icumba camashure yumwaka wakabiri kumashure yintango kirimwo intebe ndende zabanyeshure zikozwe mumbaho kandi zikaba ziriko zirasaza uruhome rusize irangi risa numuhondo ariko naryonyene ryaraserutse hasi kubera gusaza kuruhome kandi hamanitse ikibaho gisize irangi ryirabura

Kuruhome rwishure ryumwaka wagatanu kumashure yintango hamanitse ikibaho kirekire cirabura kikaba kigabuyemwo ibice bibiri igice cohirya canditseko ivyandiko vyinshi ningwa yera naho igice cohino kikaba canditseko ivyandiko bikeya mururimi rwigifaransa bivuga ngo ejo muzokora ikibazo cimenyeshantara

Kugihome co mw'ishure ry'umwaka wambere Mumashure y'intango, Hamanitse igipapuro Kinini c'umuhondo, gicafyeko ibintu bitandukanye bikaba vyanditseko n'amazina yavyo, mururimi rw'igifaransa. bimwe murivyo, harimwo umupira w'amaguru, hakaba n'intebe yo kwicarako.

Ikibaho gisize irangi ryirabura kimanitse ku ruhome rw'ishure ry'umwaka wa kabiri ku mashure y'intango, ico kibaho kiriko ivyandiko vyandikishije ingwa yera, ukaba ari umwimenyerezo w'ikirundi umwigisha yahaye abanyeshure biwe kugira ngo bakore.

Ikibaho cirabura kimanitse kuruhome rwa rimwe mumashure y'intango gishushanijeko umuntu hakaba hariko ibice bitandukanye vyumubiri umuntu vyanditse mururimi rw'icongereza bikaba vyandikishije ingwa yibara ryera.

Mw'ishure ry'umwaka wa mbere w'amashure y'intango abanyeshuri bagira bige icirwa c'ibiharuro umwigisha yazanya ibikoresho mfasha nyigisho bitandukanye harimwo udupapuro twera yaka se akaba yatwanditseko ibiharuro bitandukanye harimwo n'utumenyetso bakoresha mu cirwa c'ibiharuro nkutumenyetso two guteranya utwo kugabura hamwe n'utwo gukuramwo.

Imbere n'inyubakwa y'amashure y'intango, hashashe amatafari ahiye, hateretse akadobo gatobaguye Ku urwatsi rubisi ko gutamwo imyanda, murako kadobo harimwo igipapuro cera cokwihanaguza intuguta batayemwo, hirya yako kadobo kandi Hari n'ahandi bataye igipapuro nk'ico.

Mu kigo camashure yintango abanyeshure bo mumwaka wa kabiri bari hanze, bakaba bambaye imyambaro itandukanye harimwo niyikarashishi bahagaze munsi yigiti bariko basamarira ibishushanyo biri kuruzitiro rwiryo shure harimwo amabara atandukanye, urwatsi rubisi, agahama hamwe nay'ubururu.

Inyubakwa y'ishure ry'umwaka wa mbere ku mashure y'intange yakabondo ninyubakwa yubakishije amatafarahiye rikabifise urugirw' icuma rusizirang igera rukaba rufise n'ibiyo ku gice co hejuru amadirisha y'iyo nyubakwa, ariko ibiyo akaba akingiwe n'ivyuma na vyo nyene bisizirango igera la.

Ikigo c'amashure y'intango gifise inyubakwa zitandukanye zakera zisize irangi risa n'umuhondo kumpome, ikibuga cayo mashure ntatwatsi duteyeko hamwe handi naho hateye utwatsi turandaraye, ivyuma abakina umupira binjizamwo ibitego bishinze hagati mur'ico kibuga.

Igiti kinini cane kinganza marumbo cisakaye kiri mukibuga camashure yintango munsi yico giti hari agatebe karekare abanyeshure bashobora kwicarako iyo bariko barugama akazuba, inyuma yaco hariho ivyatsi birebire vyasuguye bikaba birimwo nimyanda myinshi yimpapuro abanyeshure bahata.

Umunyeshure wo mu mashure y'intango mu mwaka wa gatatu, Ari mu biro vy'umuyobozi w'ishure, ari mu biro vy'umuyobozi w'ishure kuzana ibikoresho umwigisha amutumye. Akaba afise akabwete mu minwe, karimwo ingwa iz'amabara atandukanye. Harimwo ay'urwatsi rubisi, ay'umuhondo, hamwe na yera.

Mwishure ryo mwumwaka wakabiri ,abanyeshure bari mwanya wakaruhuko. Umwana umwe wenyene yisigariye mwishure ntiyagiye gukina nabandi bana hanze harimwo intebe zisize irangi ryagahama nizindi zidasize irangi izontebe zose zikoresheje imbaho hejuru zikaba zifise amaguru yivyuma kwidirisha hari imipira abana bahasize y'imbeho.

Inyubakwa yo ku mashure y'intango ifise impome zubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise n'imirongo isizeko irangi ry'umuhondo. Muriyo nyubakwa, hatonzemwo intebe zikozwe mu mbaho, zikaba zisa neza cane. Inzugi ku madirisha no ku miryango yiyo nyubakwa nta ziriko.

Icumba c'abigisha co ku mashure y'intango ni inyubakwa ikomeye cane yubakishijwe amatafari y'ibirokosima ikaba ifise umuryango w'icuma usize irangi ryera amadirisha yayo ariko ibiyo inyuma yivyo biyo hakaba hari ivyuma bikingira ivyo biyo kugirango abana ntibabimene.

Umuhora muremure cane uhuza inyubakwa zibiri zo ku mashure y'intango, ni umuhora usize isima hasi, ukaba usakajwe n'amabati, afashwe n'ivyuma, bisize irangi risa n'ubururu. Uwo muhora, ukingira abantu kunyagirwa, iyo bariko bava ku nyubakwa baja kuyindi, mu gihe imvura iriko iragwa.

Ikigo c'amashure y'intango, gifise inyubakwa zitandukanye. Zimwe zisize irangi ry'umuhondo ku mpome, izindi zikaba zisize irangi ryera. Izo nyubakwa zisakaje amabati atandukanye, harimwo ay'urwatsi rubisi, hamwe n'ayatukura.

Mwishure ryo mumwaka wa kane mumashure yintango yi Kiremba abanyeshure bamaze gutaha kuko amasaha yo gutaha yo kumugoroba yageze, muriryo shure hasigayemwo intebe zikozwe mumbaho ntamwana numwe azicayeko kuko bose bamaze gutaha kandi hakaba hatanguye no kutabona kuberako iryo shure atamuyagankuba rifise.

Intebe nziza cane zikozwe mumbaho kandi zikiri nshasha zitondetse neza cane ntanumwe azicayeko kuko bari mumwanya wabo wakaruhuko imbere izo ntebe hateretse akadobo gatoya gato yaguye kagenewe gutabwamwo imyanda.

Inyubakwa ry'ishure ry'umwaka wa mbere ku mashure y'intango isharije cane, iyo nyubakwa ifise impome zisize irangi ry'umuhondo, ikaba iriko ibishushanyo bitandukanye biri mu vyigwa abana biga, harimwo abagize umuryango, harimwo ivyo turya nk'ivyamwa, imboga harimwo inyoni ziguruka hamwe n'ibindi, ivyo vyose bikaba bishushanyije ku mpome ziryo shure.

Kuruhome rw'ishure ry’umwaka wa gatatu mumashure y'intango, rusize irangi ryumuhondo ariko ririko riraseruka kubera ugusaza, hamanitse igipapuro kirekire cane gishushanijeko isaha y'urushinge ikaba yerekana ibihe bitandukanye vyumusi.

Ku kibuga c'amashure y'intango, hari igiti kimanutseko ibendera ry'igihugu cub'Uburundi, hirya yaco hakaba yari igiti cisakaye kirere, musi yaco hahagaze imiduga itandukanye ifise ibara ryera.

Mwishure ryumwaka wa gatatu kumashure yintango yo murusaka ikibaho kirekire cirabura kiriko imyimenyerezo myinshi yibiharuro umwana umwe yambaye umwambaro wishure womumashure yintango ariko arakora umwimenyerezo kukibaho

Imwe mu nyubakwa zo kumashure y'intango, n'inyubakwa yubakishije amatafari ahiye ariko iriko irasaza, imbere yayo ifise urubaraza rusakaje amabati akaba afashwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu, imbere yiyo nyubakwa kandi hakaba hubatse ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ku mashure y'intango yo ku Buterere, amasaha yo gufungura ariko aregereza. Bamwe mu banyeshure bamaze gusohoka, bari imbere y'amashure, bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'ishati zisa n'ubururu, amakabutura n'amajipo bifise ibara rya kaki. Muri abo banyeshure, harimwo abafise isafuriya mu minwe.

Ikigo c'amashure y'intango, inyubakwa zaho, zisize amarangi atandukanye Kumpome, hariho amarangi asa n'agahama ahandi naho akaba ari amarangi yera ariko atera cane, hirya y'izo nyubakwa hateye ibiti birebire ,naho kukibuga c'iryo shure hakaba hahagaze imodoka yera.

Ikibaho co mw'ishure ry'umwaka wa kabiri ku ma shure y'intango kimanitse ku ruhome rwiyo nyubakwa rwubakishije amatafari ahiye kikaba canditseko ivyandiko vyinshi n'ingwa yera ; ivyo vyandiko bikaba vyanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Kw'ishure ry'intango ryo murumonke amasaha yo gufungura yageze amasahani akozwe mu mabati aratondetse ku murongo ku meza ikozwe mu mbaho amasafuriya arimwo indya zitandukanye npa yo'umuceriy hamwe n'ibindi aratonze ku'yindi meza abanyeshure bariko barae angura kwiyarurira kugira ngo barye.

Kumeza y'umwigisha, y'umwaka wa mbere mu mashure y'intango, hari ibikoresho mfashanyigisho bimufasha kwigisha icirwa c'ibiharuro. Bigizwe n'udupapuro yakase turiko ibiharuro bitandukanye, harimwo n'utumenyetso bakoresha mu cirwa c'ibiharuro, harimwo utumenyetso two guteranya, utwo kugabura, hamwe n'utwo gukuramwo.

Kukibuga c'amashuri y'intango kifise inyubakwa z'amatafari ahiye zikaba gisakajwe n'amabati yera imiryango nayo ikaba isa n'ubururu. Abanyeshure bari m'umwanya w'akaruhuko bari mukibuga hagati bamwe bakina imikino itandukanye abandi nabo bugamye akazuba musi y'ibiti. Bose bambaye umwambaro w'ishuri ugizwe n'ishati zisa n'ubururu, amakabutura n'amajipo bikaba bitukura.

Ishure ry,intango ryagutse cane rifise inyubakwa zitandukanye zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakaje amabati afise amabara atandukanye harimwo ayatukura na yera haruguru yizonyubakwa harikibuga ciza cumupira wamaboko inyuma yaco hakaba hateye utwatsi twiza turandaranda.

Ku mashure y'intango yo mu kinama abanyeshure barahejeje gufungura bamwe muri bo bakaba bafise amasafuriya bariko barayoza imbere y'amashure bambaye imyambaro y'ishure igizwe n'ishati zisa n'ubururu hamwe n'amakabutura n'amajipo vya kaki.

Ikibuga c' umupira w'amaboko co ku mashure y' intango, ni ikibuga ciza cane , cubakishije isima, kikaba gishushanijeko n' imirongo yera. Hirya yico kibuga, hari inyubakwa z' amashure, hino yaco, hakaba hateye utwatsi turandaranda hasi.

Urubaho rugufi rwirabura, rumanitse mw'ishure rishaje cane, ryabomaguritse, rifise urugi rw'idirisha rukozwe mu mbaho, nayo urugi rwo ku muryango, rukaba rwaravuyeko. Kuri urwo rubaho, handitseko ibikoresho bitandukanye, n'amazina yavyo, mu rurimi rw'icongereza. Muri ivyo bikoresho, harimwo nk'intebe, umupanga, agacamurongo, hamwe n'ibindi.

Ikigo c'amashure y'intango giteye imbere, gifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko, kimeze neza cane gisize isima kikaba gicafyeko naya mirongo yera. Hirya y'ikibuga hahagaze umuduga umwe wera, mu kibuga hagati hariko haca umwana yambaye umwambaro w'ishure.

Inyubakwa y'ishure y'umwaka wa gatandatu ku mashure y'intango, nta munyeshure n'umwe aharimwo, hatonzemwo intebe nziza zikoze mu mbaho, kandi zigikomeye. Iyo nyubakwa yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise amadirisha yagutse, kandi ariko ibiyo. Ayo madirisha akaba afunze muri kano kanya.

Inyubakwa y'umuyobozi w'amashure y'intango yubakishije amatafari aturiye ikaba ifise urugi rw'icuma rusize irangi ryera hejuru rukaba ruriko ibiyo bikingiwe n'ivyuma, iyo nyubakwa umuryango wayo uruguruye.

Ikibuga cagutse cane co ku mashure y'intango, nta twatsi duteyeko, nta n'amashurwe, inkungugu gusa niyo iharangwa. Kurico kibuga hari utunogonogo twinshi hakaba hashinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hirya naho hakaba hateye ibiti birebire.

Inyubakwa yo ku mashure y'intango yubakishije amatafari ahiye ,ikabisakaje n'amabati ifise imiryango y'ivyuma isizirangi risa n'urwatsi rubisi amadirisha ari kw'ibiyo akaba kingiwe n'ivyuma navyonyene bisizirangi risa n'urwatsi rubisi, ku mpome ziyo nyubakwa hacafyekw'imirongo imanuka hamwe n'ikitse isizirangi ry'umuhondo.

Ikigo c'amashure y'intango gifise inyubakwa zikomeye zubakishije amatafari y'ibirokosima zikaba zisakaje n'amabati yera. Izo nyubakwa zikikujwe n'ibiti vyinshi cane mbere n'uruzitiro rw'izo nyubakwa rukaba ari uruzitiro rwubakishije iminyare.

Inyubakwa zo ku mashuri y'intango zimwe ziragerekeranije izindi na zo ntizigerekeranije, izitagerekeranije zubakishije amatavara ahiye zisakaje amabati yera ariko akaba tanguye kugwa ingese kubera ugusaza .Izo nyubakwa zifise urubaraza rurerure kubwo rubara zarukaba bufashwe n'ivyuma bisize Irangirisa n'ubururu.

Mw' ishure ry'umwaka wa kabiri ku mashure y'intango, bamwe mu banyeshure bamaze gushika, umwigisha na we akaba taraza. Kubera umwigisha ataraza, abo banyeshure bariko barakina mw'ishure. Umwe muri bo mbere, akaba yicaye. Bamwe bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'ishati zisa n'ubururu, n'ikabutura hamwe n'ijipo vya kaki, abandi nabo barengejeko imipira y'imbeho.

Ikibaho co mw'ishure ry'umwaka wa gatanu mu mashure y'intango, kimanitse ku ruhome rw'iryo shure ryubakishije amatafari ahiye. Kuri ico kibaho hariko ivyandiko bitandukanye biri mu rurimi rw'igifaransa, bimwe bikaba vyandikishije ingwa yera, ibindi navyo vyandikishije iyitukura.

Inyubakwa yo Ku mashure yintango, yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakajwe n' amabati. Umuryango uri kuriyo nyubakwa yakoze mu vyuma. Amadirisha ariko ibiyo, bikaba bikingiwe n' utwumba tw' imitiririmbo. Imbere yiyo nyubakwa, hasize isima.

Icumba c'abarimu co ku mashure y'intango, kirimwo ibikoresho bitandukanye : harimwo ibitabo vyinshi bitondetse neza ku tubati twabigenewe, hakabamwo umubumbe w'isi, harimwo isanamu y'isi, harimwo mbere n'imashini isohora impapuro.

Ikigo camashure yintango ciza cane gifise uruzitiro rwubakishije amabuye kikaba gifise inyubakwa zamashure zitandukanye zisakaje amabati asa nagahama, murico kigo hateye ibiti vyinshi kandi birebire bituma abanyeshure baronka akayaga keza iyo bariko bariga.

Icumba c'ishure co ku mashure y'intango, gisize irangi ry'umuhondo ku mpome kikaba gifise umuryango usa n'ubururu kandi urugaye, muriryo shure harimwo intebe zikozwe mu mbaho zitondetse neza ku mirongo, ikibaho cirabura kimanitse kuruhome gwiryo shure ntakintu na kimwe canditseko.

Inyubakwa z'amashure y'intango za kera cane, kandi zitanguye gusaza zisiza amaranga atandukanye ku mpome hari imiryagahama n'iryera, ariko yose akaba ya serutse imbere y'izo nyubakwa hari ingazi abanyeshuri badugirako hayipfo yizo ngazinaho hari ivyatsi birebire cane ikakaba adakiheruka kugirirwa isuku.

Kw'ishure ry'intango rya bitezi amasaha yo gutaharageze ku mugoroba abanyeshure bavuye mu mashure bafasha inzira zigana muhiri wabo, kandi bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'inshati zisa n'ubururu hamwe n'amajipo n'amakabutura avyirabura mu kibuga cayo mu mashure hari ibiti birebire cane ne bibiri.

Inyubakwa y'ishure y'umwaka wa gatanu, ku mashure y'intango y'iwacu. Ni inyubakwa nziza cane, isize irangi ryera ku mpome, muri iryo shure, hakaba harimwo intebe nziza, zikozwe mu biti, zikagira amaguru y'ivyuma. Urubaho rwo muri iryo shure, rumanitse ku gihome, rukaba rusize irangi ryirabura.

Inyubakwa zamashure yintango zukabishije amatafari ahiye zikaba zisakaje amabati atukura hirya no hino yizo nyubakwa hari imirima myinshi yibitoke hari nibiti birebire cane abanyeshure muri kanokanya bari kukibuga mumwanya wabo wakaruhuko bariko barakina imikino itandukanye abandi nabo bahagaze muturwi

Ikigo c'amashure y'intango cagutse cane, gifise inyubakwa nyinshi zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakaje n'amabati, urugi rwo kw'irembo yico kigo rusize irangi risa n'ivu, mu kibuga cico kigo kandi hari igiti kirekire kandi ca kera, munsi y'ico giti hari umugabo umwe ariko arasunika ikinga.

Ishure ryintango ryitiriwe inyenyeri zo mumutwenzi rifise inyubakwa nziza cane rifise uruzitiro rusize irangi ryera ruriko nivyandiko bitandukanye biri mumabara yubururu ayirabura hamwe nayatukura kurugo ruzitiro kandi hashushanijeko abana bagiye kwishure hamwe nimashine nyabwonko icerekana ko muvyo biga harimwo nogukoresha imashini nyabwonko

Inyubakwa zo kumashure yintango zubakishije amatafari ahiye, zifise amadirisha nimiryango zisize irangi ryera .Imbere yiyonyubakwa, hari urubaraza rurerure cane rufashwe inkingi zivyuma zisize irangi risa nubururu. imbere yimwe mumashure. hari intebe yabanyeshure. ifise imbaho hejuru ikagira amaguru yivyuma.

Amashure y'intango yo murubirizi afise inyubako nyinshi zitandukanye, zikaba zisakajwe n'amabati asa n'agan'agahama ,kukibuga cayo mashuri hahagaze imodoka, hari n'ibiti birebire, eka mbere hari n'indobo irimwo amazi abana bakoresha mugukara, ikibuga c'umupira w'amaguru co kurayo mashure nta twatsi duteyeko ahubwo hari utubuye duto duto hakaba n'ukungugu mwinshi.

Umwana wo mumwaka w'akabiri mumashure y'intango aricaye mwishure ariko ariga imbere yiwe hari akameza gafise amaguru y'ivyuma kakaba gateretseko ikaye y'uwo mwana hamwe n'igitabo n'ikaramu ifise amabara yera n'ayatukura, imbere yiwe kandi hari agasahu atwaramwo ibibikoresho vyiwe vyishure.

Mumashure yintango abanyeshure bariga amazina atandukanye yibikoresho mururimi rwigifaransa winjiye nko mumwaka wambere kumashure yintango yo mukabezi usanga kuruhome rwiyo nyubakwa hari igipapuro kinini gisa numuhondo kiriko ibicapo bitandukanye vyibikoresho hamwe namazina yavyo mururimi rwigifaransa aho hariho nkumupira wamaguru intebe igiti hamwe nibindi

Ibiro vyumuyobozi wamashure yintango vyiza cane vyubakishije amatafari aturiye bikaba bisakajwe namabati yera uruhande rumwe guruhome rwivylbiro rusize irangi ryumuhondo rulaba ruriko nivyandiko bisizwe irangi ryagahama ivyo biro bifise umuryango wicuma bnwonyene usize irangi ryumuhondo

Inyubakwa yamashure yo mu mwaka wa gatanu ku mashure yintango yi Mugina yubakishije amatafari ahiye kumpome zayo nayo hasi hakaba hasize isima mumfuruka yizo nyubakwa hateretse akabati kimbaho babikamwo ibikoresho, kurako kabati kandi hamanitse n'ikiranga minsi cumwaka, nayo iruhande yakabati hakaba hariho agaseke batamwo imyanda.

Ku mashure ry'intango yo mu Kinama abanyeshure bariko barakora ibibazo. Twinjiye mu mwaka wa gatatu dusanga ku kibaho cabo cirabura kimanitse ku ruhome rw'iryo shure, hari ivyandiko vyandikishije ingwa yera kikaba cari ikibazo c'igifaransa abanyeshure bagira bakore. Ikibazo ca mbere kikaba ari insomerwa.

Mu cumba c'amashure co mu mwaka wa mbere ku mashure y'intango yiwacu nta munyeshure n'umwe arangwamwo muri kano kanya, kuko barimo mwanya wabo w'akaruhuko muri iryo shure harimwo intebe zikozwe mu mbaho hasi hasizisima, kandi risa neza cane, kuko abanyeshure barikubuye bakongera bakanari koropa.

Kw' ishure ry'intango rya Makamba, hari inyubakwa nziza zisize irangi ry' umuhondo ku mpome, zikaba zisakaje n' amabati yera, ariko yagiye ingese kubera atanguye gusaza. Muri kano kanya kuri iryo shure, abana bari mu mwanya w' akaruhuko. Bamwe bicaye mu kibuga hagati, nayo abigisha babo babiri b' Ababikira, bambaye ibitambara vyera mu mutwe, hamwe n' amakanzu asa na kaki, bakaba bahagaze imbere y'imwe mu nyubakwa zayo mashure.

Abanyeshure babiri bomumashure yintango mumwaka wakane bicaye mwishure ryabo bambaye umwambaro wishure barengejeko imipira yirabura yimbeho imbere yabo hateretse imashini nyabwonko bariko barigishanya kuyikoresha nimashine ifise irangi ryurwatsi rubisi

Kuruhome rwishure ryo mu mwaka wa gatanu ku mashure y' intango hamanits' ikibaho kirekire cirabura, kikaba kirik' ivyandiko bitandukanye, bimwe vyandikishij' ingwa yera, ibindi navyo vyandikishij' ingwa y'urwatsi rubisi, bikaba vyanditse mu rurimi rw' igifaransa bisigura ngo k' umunsi wa gatanu muzobwigw' amanota yany' isaha zitanu.

Ikigo c'amashure y'intango ciza cane. Gifise uruzitiro rwubakishije amabuye, kikagira urugi rwo kw'irembo rusize irangi risa n'ivu kandi rukozwe mu cuma. Inyubakwa z'ayo mashure, zisakaje amabati asa n'agahama. Na ho mu kibuga c'ayo mashure, hateye ibiti birebire vya kera cane.

Ikigo c'amashure y'intango cagutse cane gifise uruzitiro rusize irangi ryera inyubakwa nazo zikaba zisakajwe amabati asa n'agahama murico kigo hariho n'ibiti bire bire, imodoka imwe ikaba ihagaze munsi y'igiti kandi mukibuga hari n'indobo iteretswemwo amazi abanyeshure bashobora gukaraba.

Inyubakwa yo ku mashure y'intango ya Rwibaga, yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje n'amategura. Iyo nyubakwa ikikujwe n'ibiti vyinshi, hakurya ku musozi hari amazu menshi y'abanyagihugu, hakaba hari n'imirima myiza cane, mbere n'ibiti vyinshi.

Inyubakwa y' amashure yo mu mwaka wa gatanu n' ishure ry' intango, rifis' impombe zisizw' irangi ry' umuhondo, ku rugwo ruhome hamanits' igipapuro kinini cane gisa n' agahama, kikaba canditsek' ikirangaminsi c' ivyigwa vyanditse mu rurimi rw' icongereza.

Inyubakwa nziza cane yo ku mashure y'intango, inyubakwa igerekanije rimwe, ikaba yubakishije n'amatafari ahiye. Hejuru isakaje amabati, naho ku miryango no ku madirisha hakaba hasize irangi ritukura. Imbere y'inyubakwa yo hejuru, hashinze ivyuma bisize irangi ritukura bibuza abana kugirango ntibarwa hasi iyo bariko barakina.

Mubiro vyumuyobozi wamashure yintango yomu kabondo harimwo ibikoresho bitandukanye abanyeshure bakoresha mukwiga iyo winjiye muriyo nyubakwa usanga ibitabo bitandukanye vyomumashure yintango bitondetse neza mukabati kabigenewe hariyo umubumbe wisi kuruhome yiyo nyubakwa hamanitse ikarata yisi eka mbere harimwo nimashini isohora impapuro

Ikigo c'amashure y'intango cagutse cane gifise inyubakwa nziza zubakirije amatafarahiye zikaba zisakajwe n'amabati ku kibuga cayo mashure nta twatsi tuhateye kiretse inkungugu yonyene iharangwa muri ico kibuga hakaba hahagaze imodokarirutsehaba niha umuryango kwirembo ry'ayo mashure usizirang irisa n'ivu.

Inyubakwa yo ku mashure y'intango yo Kumusaga, ni inyubakwa igerekeranije. Iyo uvuye ku mashure yo hasi uduga ku mashure yo hejuru, hari ingazi igufasha kugirango bikworohere, iyo ngazi ikaba yubakishije isima, ku mpande zayo hashinze ivyuma bisize irangi ry'agahama.

Mwishure ryo mu mwaka wakabiri kumashure yintango yiwacu hariho ibikoresho bakoresha mugukoropa harimwo ivyo bavomesha, murivyo harimwo ikidumu gisa n'umuhondo kikaba gishaje cane hamwe mbere gitanguye guhindura nibara kigomba gusa nivu, kurico kidumu abanyeshure usanga baranditseko nivyandiko bitandukanye.

ikigo c' amashure y' intango gifis' inyubakwa zitandukanye, zimwe zisakaj' amabati yera, izind' ayasa n'agahama, abanyeshure bariko barataha bambay' umwambaro w' ishur' ugizwe n' ishati zisa na kaki hakaba n' amabutura hamwe n' amajipo bisa n' agahama, imbere yiryo shure har' ibarabara ry'ivu ritagiramw' amabuye cank' ikaburimbi.

Inyubakwa y'ishure ry'umwaka wa mbere, ku mashure y'intango y'iwacu, ni inyubakwa nziza cane kandi ifise isuku; yubakishije amatafari ahiye, ifise n'amadirisha manini kandi y'ibiyo. Muri iryo shure, intebe nziza zikozwe mu mbaho, usanga zitonze neza cane ntiworaba. Kandi habayo n'akadobo, dushiramwo imyanda iyo turiko turagira isuku.

ikigo c' amashure y'intago gifis' inyubakwa nyinshi cane, harimw' iza kera hakaba harimwo ninshasha, zimwe zisiz' amabara yera kumpome, izindi nazo zisiz' amabara y' umuhond' ariko ya serutse kubera ubusaza, zimwe murizo nyubakwa zisakajw' amabati y' agahama hakaba n ' izindi zisakaj' amabati yera.

Inyubakwa nziza cane yo ku mashure y' intango yubakishij' amatafar' ahiye, imbere yiyo nyubakwa har' umuhora muremure kand' usakaye, munsi yawo hakaba hamanits' icuma bavuza kwinkengeri, imbere yiyo nyubakwa kandi hatey' utwatsi twiza dusashe neza, muritwo hakaba harimwo n' ishurwe rifis' amababi nkay' ikigazi.

Ikigo c'amashure y'intango cagutse cane, gifise inyubakwa nyinshi zisize irangi ry'umuhondo ku mpome, zikaba zisakajwe n'amabati, mu kibuga ciryo shure hamwe hateye utwatsi, ahandi naho ntanakimwe kihateye, muri kano kanya hejuru yayo mashure hari ikirere gisa neza cane, nta mvura iherutse kurwa.

Amashure y'intango yo ku Muyira ni meza cane. Yubakishijwe amatafari y'Ibirokosima, akaba asakajwe n'amabati. Amadirisha yayo aragutse cane, kandi ariko ibiyo. Abanyeshure bari mu mwanya w'akaruhuko bari mu kibuga imbere y'amashure, bakaba bambaye umwambaro wabo w'ishure usa n'ubururu

Ikigo c'amashure y'intango ya kamesa ,gifise inyubakwa nziza cane ,igerekeranije rimwe kandi yubakishije amatafari ahiye, kukibuga c'ayo mashure hari igiti kirekire, nayo kw'irembo ryayo mashure ,har'urugi rukoze muvyuma vy'imitiririmbo rusize rukaba rusize irangi risa n'agahama.

Mw' ishure rimwe ryo ku mashure y' intang' abanyeshure benshi basohotse mu mwanya wabo wakaruhuko, ku ntebe bicarako basizeh' udusaho bashiramw' ibikoresho vyabo, eka mber' abandi basizeho n' ibikiresho vyabo bitari mudusaho, abanyeshure bakeya basigaye biyicariye mwishure ntibagiye mu karuhuko.

inyubako y' ishure y' umwaka wa kabiri A yo kumashure y' intango ya Jenda , yubakishij' amatafar' aturiy' ikab' ifis' umuryango w' icum' usiz' irangi ry' agahama, muri kano kany' umuryango wiryo shur'ukaba wugaye. Mu kugar' uwo muryango, bakoresh' akagufuri gatoya gafis' irangi ry' umuhondo.

Amashure yintango ya jimbi afise inyubakwa nziza cane zubakishije amatafari aturiye zisakaje amabati yera zikagira imiryango isa nubururu murikano kanya kurayo mashure abana bari mumwanya wabo wakaruhuko bari mukibuga hagati bamwe bariko barakina imikino itandukanye abandi nabo baricaye munsi yibiti bikinze akazuba

K'umashure y'intango yo mukigo c'ababikira ,bamwe mubanyeshure biyicariye hanze, kubera bari mumwanya w'akaruhuko. Bambaye imyambaro itandukanye ,harimwo iyisa n'umuhondo ,hakabamwo n'iyirabura. Udutebe bicayeko turi mukibuga hagati turi ahantu hasakaye.

Ikigo c'amashure y'intango gisa neza cane, inyubakwa zayo mashure zisize amarangi atandukanye kumpome zazo, hasi hasize irangi risa n'ivu, nayo hejuru hakaba hasize risa n'umuhondo, imbere y'izo nyubakwa hateye utwatsi tumeze neza cane, hamwe n'amashurwe magufi, eka mbere hariho n'ibiti birebire.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatandatu kw’ishure ry’intango ry’iwacu bari mw’ishure ryabo bariko bariga. Ku kibaho cabo kire kire gisize irangi ry'irabura, handitseko imyimenyerezo y’ibiharuro yandikishije n’ingwa yera. Umwigisha wabo atumye urutoke kuri umwe mu myimenyerezo yabahaye bariko barayihubura.

Inyubakwa z'amashure y'intango nziza cane kandi zigerekeranije izo nyubakwa zubatse n'amatafari ahiye zikaba zisakaje n'amabati yera. Kuva ku nyubakwa yo hasi uduga ku nyubakwa yo hejuru, hari ingazi nziza zubakishije isima zikaba zifise n'ivyuma ku mpande zazo zisize irangi ry'agahama.

Inyubakwa z'amashure y'intango zubatse neza cane, kandi zikomeye zisize amabara atandukanyi ku mpome harimwo iryo ubururu amaja hasi hamwe n'iryo umuhondo amaja hejuru imiryango yazo n'amadirisha bisize irangairisa n'ivu, kandi vyose birugaye imbere y'izo nyubakwa hari ibiti birebe

Amashure y'intango yitiriwe aba kelubiyo mu gasekebuye afise inyubakwa nzeza cane harimwo izigerekeranije zubakije amatafarahiye zikaba zifise n'amadirisha manini cane, kandi y'ibiyo ku ruzitiro rwayo mashure hamwe hasiziranga igera hakaba harimwo ivyandiko vy'amabara atandukanye harimwo ay'ubururu ayatukura hamwe n'a yirabura.

Ku ruhome rw'ishure ry'umaka wa gatatu mumashure y'intango, umwigisha yamaditseho ibipapuro vyera birebire bishushanijeko amasaha n'ukuntu bayasoma ni muntumbero yokworohereza abanyeshure biwe kumenya gusoma isaha kuko we yabonye ko gusoma amasaha y'urushinge bitaborohera.

Inyubakwa y' ishure y' umwaka wa mbere mu mashure y' intango yo mu Cibitoke, yubakishijw' amatafar'ahiy' ikab' isakajwe n' amabati yera, rimwe murayo mabati ryaragurutse kuber' umuyaga; muriyo nyubakwa harimw' intebe zikozwe mu mbaho, hakaba harimwo n' utubati abanyeshure babikamw' ibikoresho natwo tukaba dukozwe mu mbaho.

Inyubakwa yo ku mashure y'intango ishaje cane impome zayo zarabomaguritse eka no ku muryango nta ruga iruriko intebe zo muri iryo shure zisa nabi cane, kandi zikoze nabi ku kibaho co muri iryo chure hashushanije ibikoresho bitandukanye harimwo intebe yo kwicarako umupanga hamwenie ibindi.

Inyubakwa ndende cane yo ku mashure y'intango isize amarangi atandukanye ku mpome zayo. Igice c'amaja hasi gisize irangi ry'agahama, nayo igice c'amaja hejuru kikaba gisize irangi risa n'umuhondo. Imbere y'iyo nyubakwa nta twatsi tuhateye, eka nta na mashure. Imodoka zibiri zera zihagaze imbere y'iyo nyubakwa.

Ku mashure y'intango yo mw'Isare, abanyeshure bari mu mwanya wabo w'akaruhuko. Winjiye mu mwaka wa gatatu usangayo intebe zikozwe mu mbaho, zaba iz'abanyeshure bicara ko eka mbere zaba iz'abigisha bicara ko. Iz'abigisha bicara ko zikaba zisize irangi ry'ubururu.

Kumashure y' intango yo mu buhong' abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu bicaye mw' ishure ryabo bariko bariga, ikibaho kirekire co muriryo shure gisiz' irangi ryirabura canditsek' ivyandiko vyinshi vyandikishij' ingwa yera, ivyo vyandik' akab' arimyimenyerezo y' ibiharur' abanyeshure bariko barakora, umwe mubanyeshur' arimbere kukibah' arik' arahubur' imwe muriyo myimenyerezo.

Inyubakwa nziza cane yo kumashure y'intango yo mubuterere yubakishijwe amatafari ahiye ikaba igerekeranije rimwe. Inyubakwa zohejuru imbere yazo har'ivyuma bisize irangi ritukura bitangire abana kugirango ntibakoroke. Mukibuga hagati har'igiti kirekire.

Icumba c'amashure co ku mashure y'intangu yarutana ya mbere nibakwa nziza cane yubakishije amatafara ahiye ku mpome hasi na ho hakaba hasizisima imeze neza cane muri ico cumba nta munyeshure n'umwe ari yo hatonze intebe zikoze mu mbaho zitondetse neza cane mu mfuruka na ho hakaba hari akabati gakozwe mu mbaho abanyeshure babikamwo ibikoresho vyabo.

Umwigisha wicigwa cubuhinga wo mwishure ryintango ry'iwacu ,mu ntumbero yokorohereza abanyeshure bo mumwaka wakane ,kumenya ibice bigeze imashini nyabwonko yayishushanije kugipapuro kinini gisa n'umuhondo araheza akimanika kuruhome rwishure yandikako nibice vyiyo machini muru rimi rw'icongereza.

Inyubakwa ndende yo kumashure y’intango n’inyubakwa nziza igerekeranije rimwe ikaba yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe n’amabati, amadirisha yiyo nyubakwa ariko ibiyo bikaba bikingiwe n’ivyuma risize irangi ry’agahama imiryango yiyo nyubakwa nayo nyene isize irangi ry’agahama umwe ukaba wuguruye.

Inyubakwa yo kumashure y'intango yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise udutoboro twishi kumpome dutuma abarimuriyo baronka akayaga keza. Inyuma yiyo nyubakwa kumpome hafasheko imiringoti miremire imanura amazi y'imvura.

Abanyeshuri bo ku mashure y'intango bakwiragiye ku kibuga c'ishure ryabo bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina imikino itandukanye abandi na bo bahagaze mu tugwi kuri ico kibuga hari ibiti birebire vy'inganza amarumpu, kandi hashinze n'igiti kimanitse kw ibendera ry'igihugu.

Ikibuga c'amashure y'intango cagutse cane, gifise inyubakwa zitandukanye, harimwo izishaje hakaba harimwo n'izigikomeye, izo nyubakwa zimwe zisakajwe n'amabati yirabura izindi zikaba zifise amabati atukura, mukibuga cico kigo hari igiti kirekire kandi ca kera.

inyubakwa zo ku mashuri y'intango y'iwacu zubakishije amatafarahiye zikaba zisakaje n'amabati yera izo nyubakwa zifise urubaraza rurerure rusakaye rukaba rufashwe n'inkingi zisize iranga ryera imbere yazo hakaba hateye ibiti bitandukanye harimo n'ibiti vy'amavoka

Inyubakwa z'ibiro vy'umuyobozi w'amashure y'intango yo ku Mukenke, ni nyubakwa isa neza cane. Yubakije amatafari ahiye, ikaba ifise urugi rw'icuma rusize irangi ryera hejuru naho rukaba ruriko ibiyo. Iyo nyubakwa isakaje amabati ku mpande z'urugi naho hari irangi ryera.

Ishure ry'umwaka wa kabiri kumashure y'intango y'iwacu rifise inyubakwa zikomeye cane zubakishije amatafari ahiye k'uruhome rw'iyoshure hamanitseko impapuro zera zitandukanye ziriko indome z'ikirundi canecane z'imperekeranya.

Inyubakwa y'amashure y'umwaka wa gatatu ku mashure y'intango yo mu kibenga. Iyo nyubakwa yubakishije amatafari ahiye ifise umuryango w'icuma usize irangi ryera ,amaja hejuru kur'uwo muryango hariko ibiyo hakabaho n'utwuma dutangira ivyo biyo kugira abanyeshure ntibabimene.

Ikigo c'amashure y'intango gisa neza cane ,gifise inyubakwa nziza zisize irangi ry'umuhondo ku mpome hasi hazo naho hakaba hari isima isa n'agahama. Imbere y'izo nyubakwa hari utwatsi twiza cane eka mbere hateye n'ibiti . Kuriyo shure akazuba kariko karaka atari kenshi cane .

Amashure y'intango yo mu kanyosha afise inyubakwa zitandukanye ,zikaba zubakije amatafari ahiye ,zisakaje n'amabati ,amwe asa n'urwatsi rubisi ,ayandi nayo akabatukura, abanyeshuri bari mu kibuga kubera r'umwanya wabo w'akaruhuko bambaye umwambaro w'ishure, bakaba bari ko barakina n'imikino itandukanye.

Ikigo c'amashure y'intango gifise inyubakwa zitandukanye zubakishije amatafari ahiye; zikaba zisakajwe n'amabati. Ku kibuga c'izo nyubakwa nta twatsi tuhateye, eka mbere nta n'amashurwe. Ariko muri ico kibuga hari ibiti birebire vy'inganza marumpu, kimwe muri vyo kikaba kimanitseko icuma, abanyeshuri bavugirizako inkengeri.

Ahenshi mu mashure y'intango basigaye biga guharura bakoresheje ibimenyetso vyo ku ntoke, iyo winjiye mu mwaka wa gatatu ku mashure atandukanye, usanga hari igipapuro kinini cera gicafyeko ibimenyetso vyo ku ntoke munsi y'ikimenyetso kimwe kimwe hakaba handitse igiharuro ico kimenyetso gisobanura.

Ku ruhome rw'ishure ry'umwaka wa mbere, ku mashure y'intango yiwacu, hamanitse ibipapuro kinini cane c'umuhondo, gishushanijeko ibintu bitandukanye hakaba hariko n'amazina yikintu kimwe kimwe cose citwa mu rurimi rw'igifaransa. Mu bishushanijemwo harimwo nk'umukubuzo, akayabu, icupa hamwe n'ibindi.

Ku mashure y'intango abanyeshure bo mu mwaka wa kane bari hanze. Bambaye imyambaro itandukanye harimo n'iyikarashishi, bahagaze mu nsi y'igiti ikirekire kiri mu ruzitiro rw'ijyo shure ,bariko barasoma ibintu vyanditse ku makarata atandukanye ari mbere yabo, akaba afise amabare atandukanye harimo ay'ubwatsirubisi ayatukura hamwe n'ay ubururu.

Inyubakwa y'amanama yo ku mashure y'intango y'iwacu, ni inyubakwa nziza cane, isize amarangi y'agahama hamwe n'ayera ku mpome. Kubera y'uko uyu munsi haja kubera inama ihuza abavyeyi n'abarezi bo kuri iri shure, intebe ziratondetse neza muri iryo shure ntiworaba. Ni intebe zikozwe n'imbaho, zikagira amaguru y'ivyuma asize irangi risa n'ubururu.

Inyubakwa yokumashure yintango ninyubakwa nziza cane yubakishije amatafari ahiye ikaba isize nirangi ryubururu mubice bimwe bimwe vyokuruhome iyonyubakwa hasi isize isima isa nagahama muriyo nyubakwa hakaba hatonze intebe nziza zikoze mumbaho ntamunyeshure numwe arimwo eka ntanumwigisha

Ku kibuga c'amashuri y'intango hakikuj' imodoka zitandukanye z'abigisha bo kur' iryoshure, hagati mu kibuga naho har' abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu biteguriye gukor' ikarashishi bari mu mwambaro w'ikarashishi, umwigisha wab' ahagaze hagat' afis' urupapuro n'ikaramu mu minw' arik' arahamagar' amazina yabo, kugir' abanz' arabe k' abanyeshuri bose bitabiriy' icirwa ciwe; hakikujwe n' ibiti bitotahaye hasi har' amabuye.

Imbere y'inyubakwa zo ku mashure y'intango yo mu Kinindo hari ibikoresho bitandukanye vy'abanyeshure hari udusaho batwaramwo amakaye n'amakaramu yabo hakaba umupira w'amaguru uri mu muvo utwara amazi ava ku mabati y'izo nyubakwa rekambere hari n'ibikinisho vyabo bindi bitandukanye.

Ishure ry'intango ryo mukayogoro rifise inyubakwa zitandukanye zubakishijwe amatafari, zikaba zisakajwe n'amabati yera, mukibuga ciryo shure hateye ibiti vyinshi kandi birebire, mukibuga kandi hamanitse n'ibendera ry'igihugu, ayo mashure ntakibuga nakimwe afise cab 'ic'umpira w'amaboko canke iz'umupira w'amaguru.

Inyubakwa y'ishure ry'umwaka w'umunani Ku mashure yisumbuye, ni inyubakwa isize irangi ry'umuhondo ku mpome, hasi naho hakaba hasize isima. Muriyo nyubakwa hateretse imeza ikozwe mu mbaho ikaba isize irangi ritukura, kuruhome rw'iyo nyubakwa har'ikibaho kirekire gisize irangi ry'irabura.

Inyubakwa zo kumashure y'isumbuye, zubakishije amatafari ahiye, ku mpome hashushanijeko imirongo imanuka hamwe n'iyikitse isize irangi ryera. Urugi reo kw'irembo ryizo nyubakwa rukoze mu vyuma vy'imitiririmbo bikaba bisize irangi risa n'ivu. Abanyeshure babiri barashitse kw'ishure bakaba bambaye imyambaro y'ikarashishi.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa zitandukanye, harimwo izigerekeranije zikaba zisize irangi ry'ubururu, hepfo yazo hari iyindi nyubakwa yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje n'amabati asa n'agahama, hagati y'izo nyubakwa hari igiti kirekire cisakaye.

Inyubakwa ya kera cane, itanguye gusaza yo ku mashure yisumbuye, imbere yayo hari ibiti birebire cane, harimwo ivyisakaye hakaba hari nibindi bifise amababi nk'ayibigazi. Musi yivyo biti hahagaze imiduga itandukanye harimwo iyibara ry'ubururu hamwe n'iyindi y'ibara ryera.

Kw'ishure ryisumbuye rya komine Kinindo, inyubakwa y'ivyumba vy'amashure ni inyubakwa nziza cane, yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise urubaraza rurerure rusize isima hasi, hejuru na ho rukaba rusize irangi ryera. Urwo rubaraza, rufashwe n'inkingi zubakishije amatafari ahiye, imbere y'iyo nyubakwa hari igiti kirekire, hakaba hateye n'udushurwe tugufi twiza cane.

Inyubakwa yishure yisumbuye yubakishijwe amatafari ahiye umuryango wayo uruguruye kumadirisha hariko ibiyo bikingiye nutwuma twimitirirmbo ariko bimwe bikaba vyaramenetse muriyo nyubakwa ntamunyeshure arimwo hatondetsemwo intebe zabanyeshure bonyene zonyene itara ryo muriyo nyubakwa zikaba zakije

Imiduga myinshi ihagaze kukibuga camashure yisumbuye harimwo iyirabura iyera hamwe niyubururu iyomiduga niyabavyeyi baje gutaha abana babo kubera ko amasaha yogutaha yamaze kugera hirya yicokibuga hari ibiti birebire bibiri

Ishure ryisumbuye rifise inyubakwa zitandukanye harimwo izigerekeranije zikaba zubakishije amatafari ahiye zisakaje n'amabati yera. Mu kibuga c'iryo shure hari igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'Uburundi kandi ku mpande z'ikibuga hakaba hateye amashugwe magufimagufi.

Amashure yisumbuye meza cane, afise inyubakwa zubakishije amatafari ahiye. Imiryango n’amadirisha bisize irangi ry’ubururu, zikaba zisakaje amabati asa n'urwatsi rubisi. Ku kibuga c’ayo mashure, hateye utwatsi turandaranda twiza cane, hakaba harimwo n’igiti kimwe kire kire.

Imwe mu nyubakwa zo ku mashure yisumbuye ni inyubakwa igerekeranije gatatu ikaba yubakishije amatafarahiye imbere y'iyo nyubakwa hari igiti kimwe kirekire hakaba hateye n'utundi dushurwe tuwufi abanyeshure bariko barataha bava muri iyo nyubakwa, kubera ko amasaha yo gutaha yamazekue gera bakabambaye n'umwambaro w'ishure.

Ikigo camashure yisumbuye gifise inyubakwa zamatafari ahiye zikaba zisakajwe namabati yera uruzitiro ryico kiko cubakishijwe amatafari ahiye urugi go kwirembo rusize irangi risa nivu kandi rukaba ryuguruye mukibuga ciryo shure hari igiti kirekire

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa nziza cane y'umupira w'amaboko. Iyo nyubakwa yubakishije isima, ikaba icafyeko n'imirongo yera. Kuri ico kibuga, harimwo abanyeshure bakeya bariko barakina umupira bamwe bambaye imyambaro y'ikarashishi abandi nabo bakaba bambaye umwambaro w'ishure.

Inyubakwa zibiri zo ku mashure yisumbuye zubakishije amatafarahiye zikaba zisakaje n'amabati zifise urubara z'arurerure rufashwe n'ivyuma bisiz iranga iryo ubururu hagati y'izo nyubakwa harakaza ugatoya gasize iranga igera ku mpome gasakajeamo abati kakaba koarimwo isanamu y'umwami yezu.

Inyubakwa yo kumashure yisumbuye yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise nudutafari dutobaguye ku mpome tumwe dutanga akayaga iyo nyubakwa ifise urubaraz rurerure rukaba rusize isima hasi nayo urusenge rwubaza rukaba rukoresheje imbaho zisize irangi zisa nivu

Imwe munyubakwa zo kumashure yisumbuye ninyubakwa nziza isize amarangi atandukanye kumpome harimwo ayumuhondo hamwe nayirabura, umuryango usize irangi risa nubururu amadirisha nayo ariko ibiyo akaba akingiwe nutwuma twimitiririmbo.

Abanyeshuri bo mu mwaka w'icumi ku mashure yisumbuye bari mw'ishure bariko baragira inama hagati yabo bamwe baricaye bateze amatwi umwe muri bo ahagaze imbere yabo, ariko arabashikiriza iciyumviro bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'amashati yera amajipo n'amapantaro akaba yirabura.

Inyubakwa zamashure yisumbuye zubaskishije amatafari ahiye zikaba zisakaje amabati asa nagahama, imbere yizo nyubakwa hahagaze abanyeshure benshi kuko bari mumwanya wabo wakaruhuko, kukibuga ciryo shuri hari abanyeshure hari nabandi bantu bariko bararengana.

Ikigo camashure yisumbuye gifise inyubakwa zitandukanye, harimwo izisakaje amabati yirabura hamwe n’izindi zisakaje amabati yera, kukibuga cico kigo hateye igiti kirekire cane kandi cisakaye iruhande yaco hakaba hari ibikinisho abana bashobora gukiniramwo.

Inyubakwa yo ku mashuri yisumbuye yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise urubaraza rurerure rufashwe n'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu hasi yurwo rubaraza hasize isima mu miryango yiyo nyubakwa ikaba isize irangi ry'ubururu imbere yayo naho hateye amashurwe magufi.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa zifatanye zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakaje n'amabati ameze nl'amategura, imiryango yizo nyubakwa size irangi ryera inyuma yizo nyubakwa hateye ibiti birebire, naho kukibuga ciryo shure ntatwatsi tuhateye kiretse igiti kihashinze kimanitsekwo ibendera ry'igihugu c'ubrundi.

Inyubakwandende yo ku mashure yisumbuye isiza amaranga atandukanye ku mpome zayo harimwo iyirabura amaja hasi hamwe n'igera amaja hejuru isakaje amabati asa n'urwatsi lubisi ikibuga c'imbere y'iyo nyubakwa giteyekutwatsi dukeya ahandi na ho nta tuhari.

Kw'ishure ryisumbuye inyubakwa ndende igerekeranije, yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati. Imbere y'iyo nyubakwa hateye igiti kirekire c'umukaratusi, iruhande yaco hari ikindi giti kimanitse kw'ibendera y'igihugu c'uburundi. Mu kibuga co kur'ayo mashure, umwana umwe arashitse, yambaye umwambaro w'ishure, akaba ahetse n'isaho yiwe mu mugongo atwaramwo ibikoresho vy'ishure.

Kimwe mu vyumba vy'amashure kw'ishure ryisumbuye, n'inyubakwa isize irangi ry'umuhondo ku mpome, hejuru ku rusenge hakaba hasize irangi ryera, iyo nyubakwa ifise amadirisha, ariko ibiyo, kandi yugaye, muri iyo nyubakwa hateretse imeza isize irangi ry'agahama ikaba ikoze mu mbaho, ku ruhome rw'iyo nyubakwa kandi hari ikibaho kirekire gisize irangi ryirabura.

Ikigo c'amashure yisumbuye cagutse cane gifise uruzitiro rufise umushinge w'amabuye, uruhome rwago na rwo rukaba rwubakishije amatafari ahiye harimwo n'udutafari dutoboye dutanga umuyaga, ku kibuga c'ayo mashure hari igiti cisakaye naho iruhande y'irembo ry'ayo mashure hakaba hari ikindi giti kirekire cane naco nyene cisakaye.

Inyubakwa y'ububiko bw'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye irimwo ibitabo vyinshi bitondetse neza kudutaramuro dukoze mu vyuma muri iyo nyubakwa, kandi harimwo n'ibikoresho bitandukanye harimwo nk'indobo zitobaguye zagenewe gutabwamwo imyanda harimwo n'akadumu gatoya k'umuhondo gafise n'umutemere usanurwatsi lubisi.

Kwishure ryisumbuye rifise inyubakwa nziza igerekeranije kandi yubakishije n'amatafari ahiye isaha yo gutaha yamaze kugera. Bamwe mubanyeshure bamaze gusohoka bakaba bari mukibuga hagati bariko bafata inzira zija mumihana yabo.

Inyubakwa yo ku mashure yisumbuye ifise amadirisha maremare kandi yagutse ariko ibiyo. Inyuma yavyo hakaba hari ivyuma vy'imitiririmbo bikingira ivyo biyo. Ayo madirisha arugaye kandi inyuma y'inyubakwa hari ivyatsi vyinshi vyasuguye, hakaba hari nigiti kirekire cisakaye.

Inyubakwa y'ishure ryumwaka wicumi narimwe ku mashure yisumbuye, n’inyubakwa yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise umurongo umanuka kuruhome usize irangi ryubururu, umuryango wayo usize irangi ryera kandi nuw'icuma, amadirisha ariko ibiyo akaba akingiwe nutwuma twimiti ibirimbo, imbere yiyo nyubakwa hari intebe abanyeshure bicarako ifise amaguru yivyuma.

Imwe mu nyubakwa zo kw'ishuri ryisumbuye ninyubakwa ndende igerekeranije gatatu imbere y'iyo nyubakwa hari ikibuga c'umupira w'amaboko muri ikanokanya hari abana bari kuri ico kibuga bakaba bari ko barakina umupira abandi na bo bicaye inyuma yabo barorera umupira iruhande y'iyo nyubakwa hari igiti kirekire, kandi cisiakaye.

Ikibuga co ku kigo c'amashure yisumbuye ntanakimwe giteyeko nta twatsi eka mbere ntanamashurwe kiretse inkungugu gusa niyo iharangwa hamwe n'ibimanyu vy'amatafari vyandagaye kurico kibuga, kuriryo shure akazuba kariko karaka.

Icapa kigufi gikoze muvyuma bisize irangi ryera canditseko ivyandiko vyamabara atandukanye amwe asa nagahama ayandi nayo agasa n’ubururu. Ivyo vyandiko biri mururimi rw'Igifaransa bikaba bisobanura ko ari ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri.

Inyubakwa yokumashure yisumbuye ya komine musaga yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje namabati yera imiryango yiyonyubakwa ikoze muvyuma ikabisize nirangi ryubururu amadirisha yokuri iyonyubakwa ariko ibiyo bikaba bikingiwe nivyuma navyonyene bisize irangi ryubururu

Ikigo ca mashuri yisumbuye gifise inyubakwa gifise inyubakwa zitandukanye zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakajwe n'amabati uruzitiro rwayo mashuri hamwe rwubakishije amabuye ahandi naho n'ivyuma vyimitiririmbo amarembo yiryo shuri aruguruye.

Inyubakwa imwe yo kw'ishure ryisumbuye, yubakishije amatafari ahiye, ikaba yegeranye n'uzitiro rw'iyo shure, inyuma yiyo nyubakwa hateye utwatsi dukeya kukibuga, ahandi naho nta catsi nakimwe kihateye, imbere y'indi nyubakwa har'umuvo utwara amazi y'imvura.

Kw’ishure ryisumbuye, inyubakwa zitandukanye zimwe zubakishije amatafari ahiye, izindi nazo zikaba zisize irangi ryera ku mpome. Izo nyubakwa zisakaje amabati yera zimwe, izindi nazo zikaba zisakaje amabatiy aguye ingese cane. Ku kibuga c’ayo mashure hari utwatsi ku duce tumwe tumwe, hakaba n’amashurwe ahandi naho nta na kimwe kihateye.

Ikibuga co ku mashure yisumbuye, kiri imbere y'inyubakwa zitagerekanije , zikaba zubakishije amatafari ahiye. Hepfo yazo hari iyindi nyubakwa igerekanije nayo nynene yubakishije amatafari ahiye. Imbere yizo nyubakwa zitagerekanije hateye udushurwe tugufi hamwe n'utwatsi turandaraye hasi.

Icapa kinini gikozwe mu vyuma gisize irangi ryera kikaba canditseko ivyandiko vyinshi vyandikishije irangi ryirabura kandi mu rurimi rw'igifaransa, ivyo vyandiko bisobanura ngo ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ry'i Bubanza.

Inyubakwa ishaje cane yo ku mashure yisumbuye yubakishije amatafarahiye ikabisakaje n'amabati, ariko amabati amwe akaba yaraguruwe n'umuyaga hasi hiyo nyubakwa harasisiye, kubera ukunyagirwa hepo yayo hariyo indi nyubakwa inyuma yayo hateye ibiti birebire musi yabo vyo hakaba handagaye imyanda myinshi abanyeshure bahataye.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga rifise inyubakwa ndende kandi nziza cane, isize irangi ryera ku mpome. Uruzitiro rw'iryo shure rwubakishije amatafari ahiye, nayo ibikingi vy'amarembo bikaba vyubakishije amabuye, Urugi rwo kw'irembo ry'iryo shure rukozwe mu vyuma vy'imitiririmbo.

Inyubakwayo ku mashure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye ikabaisakaje n'amabati yera iyo nyubakwa ifise urubara z'arurerure rufashwe n'inkingi zubakishije amatafari zikaba zisize iranga iryera izo nkingi zihuzwa n'ivyuma bisiz irangi risa n'agahama.

Ikibaho cirabura kirekire cane, kimanitse ku ruhome rw'ishure ry'umwaka w'icumi ku kigo c'amashure yisumbuye. Urwo ruhome rusize irangi risa n'umuhondo. Ku kibaho hari ivyandiko vyinshi vyanditse n'ingwa y'ibara ryera, biri mu rurimi rw'Igifaransa.

Inyubako y'ishure ry'umwaka w'icumi ku mashure yisumbuye yubakishije amatafarahiye ifise urugi rusize irange iryo umuhondo, kandi rwo icuma ku mpande z'urwo rugi uruhome rusize irang iryera na yourwo rugi rukaba rwarapfuye rudashobora kwugarika.

Inyubakwa ndende igerekeranijwe rimwe yo ku mashure yisumbuye. Yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje n'amabati yera. Musi y'amabati, hari imireko yakira amazi avuye ku mabati, ikaba ifataniye n'imiringoti ica iyamanukana hasi.

Inyubakwa yo ku mashure yisumbuye yakera cane Kandi iriko irasaza, iyo nyubakwa yubakishije amatafari ahiye, isakajwe n'amabati ameze nk'amategura ikagira n'imiryango yera. Iruhande yiryo nyubakwa, hari ibiti birebire kandi vyisakaye.

Mw'ishure rimwe ryo k'umashure yisumbuye, ikibaho c'irabura kimanitse ku ruhome rw'iryo shure rusize irangi risa n'umuhondo. Ico kibaho kiriko ivyandiko bitandukanye, vyandikishije ingwa y'urwatsi rubisi hamwe n'ibindi vyandikishije ingwa y'era, vyose bikaba vyanditse mu rurimi rw'ikirundi.

Inyubakwa yo kumashure yisumbuye ya kera cane kandi yatanguye gusaza isize amarangi atandukanye kumpome ariko yose akaba ariko araseruka kubera ugusaza umuvu utwara amazi imbere yiyo nyubakwa nawonyene utanguye kubomagurika kumpande zimwe zimwe

Ku kibuga c'amashure yisumbuye, hari ikirundo kinini cane c'umusenyi, kikaba kihamaze igihe. Kuri uwo musenyi, hari abana babakobwa bahicaye, bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'ishati zera, hamwe n'amajipo asa n'agahama. Inyuma yabo, hari igiti kirekire cisakaye, munsi yaco hatawe imyanda, igizwe n'intebe zavunaguritse.

Ishure ryisumbuye rifise inyubakwa zitandukanye zimwe ziragerekeranije izindi nazo zikaba zisanzwe zubakishijwe amatafari ahiye imbere yizo nyubakwa zitagerekeranije hateye udushugwe tugufinya kandi dukase neza iruhande yatwo hakaba hateye nutwatsi dushashe neza ahamdi naho ku kibuga ntanakimwe kihateye

Ku kibuga c'amashure yisumbuye kidateyeko ivyatsi canke amashurwe, hahagaze umuduga munsi y'igiti kire kire. Hagati mu kibuga kandi hari indobo ntoya isa n'urwatsi rubisi irimwo amazi abanyeshure bashobora gukaraba. Ivyuma abanyeshure bakina umupira w'amaguru binjizamwo ibitego bishinze muri ico kibuga, bikaba bisize irangi risa n'ubururu.

Ikigo c'amashure yisumbuye cagutse cane gifise ikibuga kinini giteyeko ibiti munsi yivyo biti hahagaze imodoka zitandukanye harimwo izabigisha nizabayobozi bishure ico kigo gifise inyubakwa ndende cane yubakishije amatafari ahiye ikaba igerekeranije .

Inyubakwa y'amashure y'umwaka w'indwi ku mashure yisumbuye yaruzira ni inyubakwa yubakishije amabuye igice co hasi igice c'amajaharuguru yubakishije amatafarahiye rifise umuryango w'icuma usiziranga irisa n'umuhondo na ho hejuru ku mpome hakaba hasizirang irera iyo nyubakwa akaja amategura.

Mu cumba c'abarimu co ku mashure yisumbuye hariyo akabatibabikamwo ibikoresho vyabo kakaba karimwo ibitabo hamwe n'impapuro z'abanyeshure imashini inyabwonko itagikoreshwa iri muri ico cumba rifukishije igitambara kinini cane cirabura kugira ngo ntitungwwo ukirwe n'umukungu gu.

Icumba c'ishure co ku mashure yisumbuye gifise impome zisize irangi risa n'umuhondo hariko n'ikibaho gisize irangi ryirabura. Ico cumba gifise umuryango w'icuma usize irangi ryera . Mu mfuruka y'inyuma y'uwo muryango hateretsemwo ingoma ishaje hakaba hariho n'imbaho z'intebe yavunitse zihagaze hejuru y'iyo ngoma.

Inyubakwa nziza cane zo ku mashuri yisumbuye, zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati asa n'ugwatsi rubisi, amadirisha n'imiryango bisize irangi risa n'ubururu, mu kibuga cayo mashure hamwe hateye utwatsi twiza cane kandi turandaraye ahandi hateye udushugwe, akayira kaja aho bamanika ibendera gasizemo kaburimbi.

Ku kibuga co ku mashure yisumbuye hamwe hateye ivyatsi ahandi naho nta na kimwe kihateye. Hari n'ahandi hari ikirundo c'umusenyi. Ico kibuga kiriko umwanda mwinshi, hariho ibipapuro n'ibindi bikoresho abanyeshuri bahataye. eka mbere n'ivyo vyatsi bikaba vyarasuguye cane.

Imiduga myinshi ihagaze ku kibuga c'amashure yisumbuye, harimwo iyirabura, iyitukura hamwe ni yera. Imwe muri iyo miduga ihagaze munsi y'igiti kirekire giteye kuri ico kibuga. Iyo miduga ikaba ariy'abavyeyi baje gutora abana babo kuko amasaha yo gutaha yamaze kugera.

inyubakwa ndende cane yo kwishure ryisumbuye, igerekeranije gatatu ikaba isize irangi ryera ku mpome, imbere y'amashure hari abana bahahagaze batari benshi bambaye umwambaro w'ishure , ku kibuga imbere y'iyo nyubakwa hateye udushurwe tutarakura cyane hari n'imodoka ihahagaze yera ikabiboneka igice cayo gitoya c'imbere.

Icumba c'amashure y'umwaka w'icenda ku mashure yisumbuye ni inyubakwa isize irangi ry'umuhondo ku mpome, ikaba ifise amadirisha manini cane kandi akaba yuguruye. Muri iryo shure harimwo intebe zikozwe mu mbaho, zimwe muri zo zikaba zifise n'amaguru y'ivyuma. Hasi ho muri iryo shure hakaba hasize isima.

Mukigo c'amashure yisumbuye, abanyehsure batandukanye bakoraniye kukibuga c'umupira w'amaboko bahejeje icigwa c'ikarashishi. Imbere yabo hari indobo y'umuhondo niyindi itukura zirimwamazi bariko barakaraba kugirangombasubire mwishure

Imodoka zibiri harimwo iyitukura hamwe niyera zihagaze kukibuga camashure yisumbuye inyuma yazo hari ibiti bibiri birebire nayo haruguru yazo hari ikibuga ciza cumupira wamaboko cubakishije isima, umuntu yambaye impuzu zisa nubururu ariko ararengana kurico kibuga.

Ikigo c'amashure yisumbuye ,yitiriwe mutima mweranda ,mu gisagara ca bujumbura n'ikigo ciza cane gifise uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hakaba hariko n'amadirisha y'ibiyo, kuri urwo ruzitiro ayo madirisha akaba kingiwe n'ivyuma bisizirangi risa n'ubururu hirya no hino hiyo nyubakwa, hari biti vyinshi cane kandi birebire.

Amashure yisumbuye yakomine gisozi yubatse ku musozi uhanamye cane akaba yubakishije amatafarahiye asakaje n'amabata tukura ku kibuga cayo mashure hateye utwatsi twiza turandaraye hakaba hari n'umuhora muremure usakaye utuma abantu atanyagirwa iyo bahaciye imvura iriko iragwa.

Ikibuga co ku kigo c'amashure yisumbuye giteyeko ibiti bitatu birebire cane vyakera kandi vyisakaye, utuyira duca mur'ico kibuga tuvuye kw'irembo ry'amashure tuja mu mashure dushashemwo amatafari akomeye cane ameze nk'amabuye.

Imwe mu nyubakwa zo ku mashuri yisumbuye ni inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakaje amabati yera haruguru y' iyo nyubakwa hateye utwatsi turandaraye hasi hakaba hari abanyeshuri bakeya bahicaye iyo nyubakwa inyuma yayo hari uruzitiro rw'ishure rukurikirwa n'ikaburimbo riteyeko ibiti vyinshi ku mpande zose.

Ikibaho kirekire kandi cirabura, kimanitse k'uruhome rwa rimwe mu mashure yo ku kigo c'amashure yisumbuye. Ico kibaho kigabuyemwo ibice bitatu, ibice vyose bikaba vyandikishijemwo ingwa y'ibara ryera, ivyandiko vyinshi vyanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Inyubakwa yo ku mashuri yisumbuye isize irangi ry'umuhondo ku mpome , ikaba ifise imiryango ine isize irangi ry'ubururu, kandi ikozwe mu vyuma. Hasi h'iyo nyubakwa hasize isima; urusenge narwo rukoze mu mbaho rukaba ruriko n'itara.

Inyubakwa ndende cane igerekeranije gatatu yo ku mashure yisumbuye yubakishije amatafarahiye ikabisa kaje n'amabati asa n'agahama haruguru y'iyo nyubakwa hari ikibuga c'umupira w'amaboko gisizisima hasi hamwe n'imirongo yera inyuma yiyo nyubakwa, naho akaba hari igiti kirekire kiri impande y'uruzitiro rw'ishure.

Mu nyubakwa y'ishure r'umwaka w'icumi ku mashure yisumbuye, abanyeshure baricaye bambaye umwambaro wabo w'ishure, ugizwe n'ishati zera, amajipo hamwe n'amapantaro vyirabura. Umwe mu banyeshure aserukira abandi ahagaze imbere, bariko baragira inama.

Ishure ryisumbuye rifise inyubakwa zubakirije amatafari ahiye zikaba zisakaje n'amabati yera uruzitiro rw'amashure rusize iranga iryera hakaba harimwo ivyandiko vy'amabara atandukanye ayirabura ayubururu hamwe n'ayatukura umuryango wo ku marembo y'iryo shure ufise ivyuma bisize iranga irisa n'ubururu.

Icumba c’ishure co ku mashure yisumbuye n’inyubakwa nziza cane risize irangi ry’umuhondo ku mpome hejuru ikaba isize irangi ryera kuruhome rwiryo shure hari ikibaho cirabura kirekire kiriko ivyandiko bikeya vyandikishije ingwa yera imbere yico kibaho hari imeza isize irangi ritukura ikaba ikozwe mu mbaho.

Ku ishuri ryisumbuye ryo mu kibenga abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda bari mw'ishuri ryabo bariko bariga bicaye ku ntebe zimbaho zifise amaguru y'ivyuma bakaba bambaye imyambaro itandukanye harimwo iyisa n'ubururu iyirabura hamwe n'iyindi umwigisha w'umugore ahagaze imbereyabo yambaye itaburiya yera akaba yambaye n'ipantaro yirabura.

Ku kigo c'amashure y'isumbuye, amasaha yo gutaha yageze, ariko abanyeshure ntibariko barataha kuko hariko hararwa akavura gake gake, bose bahagaze imbere y'inyubakwa z'amashure barugamye, n'abari batashe bariko baragaruka kubera bumvise imvura ari nyinshi.

Inyubakwa zo ku mashure yisumbuye ni inyubakwa zubakishije amatafari ahiye. Ku mpome hamwe hasize irangi ryera. Izo nyubakwa zikaba zisakaje n'amabati. Imbere y'izo nyubakwa hari igiti kirekire c'inganzamarumpu, kandi ku kibuga nta twatsi tuhateye, eka nta n'amashurwe ari imbere y'izo nyubakwa.

Ku kigo c'amashure yisumbuye amasaha yo gutaharageze bamwe mu banyeshure bamaze gusohoka bava mw'ishure bakaba bari mu kibuga bamwe bose bariko batumbera inzira zigana mu mihana yabo bambaye imyambaro y'ishure igizwe n'ishati zera ipantaro hamwe n'amajipo n'umuhondo muri ico kibuga igice kimwe giteyekoutwatsi hakabahicaye ko abanyeshure bakirindiriye abavyeyi babo ko baza kubatora.

Inyubakwa zitandukanye z'amashure yisumbuye, harimwo izigerekanije bakaba n'izitagerekanije. Zimwe yubakishije n'amatafari ahiye, zikaba zisakaje n'amabati yera, izindi nazo zikaba zisakaje n'amabati asa n'agahama. Mu kibuga ciryo shure, hamwe hateye utwatsi, ahandi naho ntanakimwe kihateye, Kandi hari n'ibinogo amazi ashobora gutegamwo iyo imvura iguye.

Ishure ryumwaka wicenda kumashure yisumbuye ya comine matana ninyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise umurongo ukitse usize irangi ryera munsi yuwo murongo hari ikibaho cirabura kikaba kiriko ivyandiko vyamatariki vyanditse munrwa zamabara atandukanye harimwo ayatukura nayera

Mucumba cabarimu co kwishure ryisumbuye ryiwacu harimwo ibikoresho bitandukanye hariho intebe bicarako hakabaho nimeza banikirako vyose bikaba bikoze mumbaho ariko imeza zikaba zifise amaguru yivyuma kurizo meza hamwe hateretse amasaho yabarimwo batwaramwo ibikoresho vyabo hakaba harimwo namacupa yokunyweramwo vyamazi

Igorofa ndend' igerekeranije rimwe ryo ku mashure y' isumbuye, ibonek' igice gitoya cayo, yubakishij' amatafar'ahiy' ikab' isakajwe n' amabati yera, iruhande yayo har' izind' inyubako zitagerekeranije nazo nyene zubakishij' amatafar'ahiye, ku kibuga cayo mashure hamwe haratey' utwats' ahandi naho ntanakimwe kihateye.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa ziboneka uduce duto duto, kuri iryo shure hari ibiti birebire biteye mu kibuga, eka mbere imbere y'ayo mashure haca n'ibarabara ryagutse cane, kandi ry'ivu, nta mabuye arishashemwo nta n'ikaburimbi isize muri iryo barabara.

Ku kibuga camashure yisumbuye yi Rubanga hari igiti kinini cane cinganzamarumba, hirya yaco hari nibindi biti ariko bitarasatura cane nkaco mu kibuga kandi hagati hari ibendera ryigihugu hakaba hari n'imodoka ihahagaze ifise ibara ryera.

Ikigo camashure yisumbuye gifise inyubakwa nziza kandi zikomeye uruzitiro rwayomashure gubakishije amabuye igice cohasi amaja haruguru naho hari ivyuma vyimitiririmbo eka nurugi nivyuma bikoze mubutiririmbo inyubakwa zamashure zubakishije amatafari ahiye hamwe zikaba zisize ibara ryera kumpome

Ikigo ciza cane co kumashure yisumbuye ,gifise inyubakwa zigerekeranije gatatu, zubakishije n'amatafari ahiye zigasakazwa n'amabati yera, imbere y'izo nyubakwa hateye uduti tugufi tugufi tw'amashurwe, naho ahandi naho akaba atatwatsi tuhateye, kiretse umukungungu gusa uharangwa.

Ikigo camashure yisumbuye gifise inyubakwa nziza zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zisakaje namabati uruzitiro rwiryoshure narwo nyene rwubakishijwe amatafari ahiye rukaba rusize nirangi ryera kubice bimwe bimwe vyo kumpome mukibuga hagati hari igiti kirekire kimatsiko ibendera ryigihugu

Ishure ry'umwaka wanyuma mu gisata c'ibiharuro ku mashure yisumbuye ya bururi n'inyubakwa nziza yubakishije amatafara ahiye ikaba ishushanije ko umurongo ukitse ku ruhome usize iragi ryera, urugi rwiyo nyubakwa n'urugi rw'icuma rukaba rusize irangi risa n'ivu kuri urwo rugi kandi hamanitse igipapuro cera.

Inyubakwa yo ku mashure yisumbuye, ni yakera cane Kandi iriko irasaza. Isize amarangi atandukanye ku mpome zayo, harimwo iry'irabura, n'iry'ubururu, n'iry'umuhondo, ariko yose akaba ariko araseruka cane kubera gusaza. Inzugi ziyo nyubakwa zisize irangi risa n'ivu, zikaba ziriko n'ibiyo, ariko hamwe bikaba vyaramentse. Umunyeshure yicaye muriyo nyubakwa, yicaye kumeza akaba ariko ararabira mw'idirisha.

Ikibuga co kumashure yisumbuye giteyeko utwatsi hamwe namashurwe mubice bimwe bimwe ahandi naho ntanakimwe kihateye muri icokibuga kandi hari ibiti birebire hakaba hari namabendera atandukanye arimwo niryigihugu imodoka yumuyobozi wiryoshure ihagaze mukibuga abanyeshure bamwe bakiriko bariruka mumashure kuko ivyirwa vyamaze gutangura

Inyubakwa zo ku mashure yisumbuye zubakishije amatafara ahiye zikaba zifise imiryango isa n'ubururu hejuru zisakaje amabata ameze nk'amategura, kandi asa n'ivu hagati mu kibuga hari igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu na yo hirya no hinohizo nyubakwa hateye ibiti birebire cane.

Inyubakwa ndende cane yo ku mashure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje n'amabati yera, inyuma y'iyo nyubakwa hari ibigega vyubakishije isima vyegeranirizwamwo amazi avuye ku mabati y'izo nyubakwa kugira ngo abanyeshuri bashobore kuyakoresha, kuko iryo shure risanzwe rifise ubukene bw'amazi.

Ishure ryisumbuye rya komine Rumonge rifise inyubakwa nziza cane, harimwo izigererekeranije n'izisanzwe. Zose zubakishije amatafari ahiye hari izisize irangi ryera ku mpome, kandi zose zisajakwe n'amabati. Ku kibuga c'ayo mashure, imbere y'amashure hateye utwatsi ariko ahandi naho nta na kimwe kihateye.

Imwe mu nyubakwa zo k' umashure y'isumbuye yubakishij' amatafar' ahiy' ifis' udutafari dutobaguy' amaja hejuru dutum' abanyeshure baronk' umuyaga iyobari muriyo , iyi nyubakw' isakajw' amabat'ameze nk' amatigura. Kuruhome rwah' inyuma hamanitsek' icuma bavuza k' inkengeri, hasi nah' inyuma yayo hatey' amashurw' afis' amababi nkay' amateke.

Mwishure ryo mwumwaka wicenda ,ishure ry,isumbuye rya Ruyigi abanyeshure barafise akabati ko kubikamwo ibikoresho vyabo, Ako kabati gakozwemwo mumbaho Kandi kakaba gashaje cane kegamiye uruhome rwishure rusize irangi ryera hejuru kuri Ako kabati hateretse ikarato yavuyemwo amazi yo kunywa.

Inyubakwa tubikamwo ibitabu yo kwishure iwacu n'inyubakwa nziza cane isize irangi ryumuhondo kumpome naho kugisenge hakaba hasize irangi ryera, muriyo nyubakwa harimwo udutaramiro twivyuma dusize irangi ryubururu tubikwako ibitabo, muriyo nyubakwa kandi harimwo nimeza ikozwe mumbaho ikikujwe nintebe zo kwicarako iyo ushatse gusoma wiyicariyeho ntanumwe akubuza.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri, ifise inyubakwa nziza ifise uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, imbere n'inyuma hoyo nyubakwa hateye ibiti birebire kandi vyiza cane, imbere y'iyo nyubakwa hari ibara rishashwemwo amabuye, hakaba hariho n'umuvo utwara amazi y'imvura usa neza cane.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mu nyubakwa isanzwe iberamwo amanama, hakoraniye abavyeyi, abanyeshure hamwe n'abarezi mu birori vyo gisozera umwaka w'ishure. Uwurongoye ivyo birori ahagaze imbere yabo, yambaye umupira wirabura hamwe n'ipantaro y'ubururu. Bamwe mu banyeshure bari imbere, bambaye umwambaro w'ishure, ugizwe n’ishati zera, hamwe n'amapantaro n'amajipo asa n'ubururu.

Mu kibuga cagutse cane co ku mashure yisumbuye, hashinze igiti kimanutseko ibendera ry'igihugu cub'Uburundi. Iryo bendera rifise amabara atandukanye ay'urwatsi rubisi, ayatukura hamwe n'ayera. Murico kibuga ntakintu na kimwe kihateye kiretse ku mpande zaco hamwe hateye udushurwe tugufi ahandi naho hakaba hateye utwatsi.

Mu cumba c'abarimu co kwishura ryisomboye ry'i wacu harimo ibikoresho bitandukanye intebe bicarako akabati babikamwo ibitabo hamwe n'impapuro z'abanyeshure reka mbere harimwo n'imashini nyabwonko, ariko, kubera hariho zitagikora zifukishije igitambara cirabura ka ugira ngo ntizitumukirwe n'umukungu gu.

Mw'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga, abanyeshure bo mu mwaka wa nyuma mu gisata c'indimi, bicaye mw'ishure, bariko bariga. Bamwe bambaye umwambaro w'ishure abandi nabo bambaye umwambaro usanzwe. Umwe muri abo banyeshure arahagaze, ariko arishura ku kibazo umwigisha yabajije. Muri aba banyeshure, harimwo n'umunyeshure w'umubikira yamabaye igitambara cera mu mutwe, hamwe n'ikanzu ifise ibara rya kaki.

Ishure ryisumbuye ryiza cane rifise inyubakwa zitandukanye zose zubakishije amatafari ahiye. Kuri iryo shure kandi hari ikibuga ciza c'umupira w'amaboko gisize n'isima kikaba gikikujwe n'utwatsi twiza cane. Hirya y'ico kibuga hari ibiti birebire hakaba hahagaze n'imodoka zibiri, imwe isa n'agahama iyindi na yo irera.

Amashure yisumbuye meza cane afise inyubako azubakirije amatafarahiye zikaba zisakaje amabati yera ku mpome zizonyubakwa hashushanijeko imirongo imanuka hamwe n'ikitse yosikabaisi ziranga irera imbere yizo nyubakwa harudushubweti ugufi na ho mu kibuga hakaba hahagaze igiti kimanitse kwibendae rajya igihugu.

Ko'ishure ryisumbuye amasaha yo gutaha yamaze kugera bamwe mu banyeshure bicaye mu kibuga hagati barindiriye ko abavyeyi babo baza kubatahana bambaye umwambaro w'ishure uwizwe n'amashati yera hamwe n'amajipo asa n'agahama abandi mu bavyeyi bamaze kuhashika n'imiduga yabo barindiriyeko abana basohoka imiduga myinshi rero iri muri ico kibuga imwe irirabura izindi ziratukura izindi zikaba zera.

Kw'ishure ryisumbuye rya Muyebe, icumba bimenyererezamwo gukoresha imashini nyabwonko, ni inyubakwa nziza cane isize irangi ry'umuhondo ku mpome, ikaba isakaje amabati yera. Ifise amadirisha y'ibiyo, kandi manini cane. Muri kino gihe kubera hari imashini nyinshi zitariko zirakoreshwa, bazifukishije igitambara kinini canke cirabura, kugira ngo kizirinde gutumukirwa n'umukungugu, kugira ntizobobekare.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mwijabe abanyeshure bo mwumwaka wicenda bicaye mwishure ryabo bariko bariga, bambaye umwambaro wishure ugizwe nishati ryera amajipo hamwe namapantaro asa nubururu umwigisha wabo ariko arandika kukibaho nabo bariko baramukurikira yambaye ikanzu Ifise amabara yirabura hamwe nayera.

Abanyeshure bo mwumwaka wumunani mwishure ry'isumbuye rya commune Mutaho bari mumwanya wabo wakaruhuko mwishure ryabo haragaragara kiretse intebe zitondetse neza cane zikaba zikozwe mumbaho Eka mbere hariho nakabati babikamwo ibikoresho bitandukanye amadirisha yayo mashure ariko ibiyo kandi muri kano kanya akaba yuguruye.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakaje n'amabati yera, ku kibuga c'iryo shure abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bamwe bahagaze mu twatsi turi kukibuga abandi nabo bariko baragenda mu mashure, inyuma t'iryo shure haca ibarabara ryiza ryakaburimbo harimwo abantu bariko bagenda n'amaguru hakaba harimwo n'imodoka ziriko ziragenda.

Ishure ry'isumbuye rifise inyubakwa nziza cane zitandukanye, mukibuga ciryo shure, ntakintu nakimwe kihateye ntatwatsi eka ntanamashugwe, ntamwana numwe aharangwa kuko bose bari mwishure umuyobozi w'indero kuriryo shure ahagaze mukibuga arindiriye kuraba abana bacerewe.

Inyubakwa y'ishure ry'umwaka w'umunani ku kigo c'amashure yisumbuye ni nziza cane, yubakishije amatafari ahiye cane, hasi hakaba hasize isima imeze neza. Muri iryo shure hatondetseyo intebe nziza cane zikozwe mu mbaho zikiri nshasha.

Inyubakwa yamashure ryo mumwaka wumunani kumashurey yisumbuye yo murubirizi, inyubako yagutse cane isize ibara ry umuhondo kumpome ifite amadirisha ariko ibiyo kdi yagutse amwe muriyo akaba yuguruye. Muriryoshure harimwo intebe zifise amamguru yibyuma izindi nazo zikabazikozwe mumbaho.

Inyubakwa ndende cane kandi igerekeranije gatatu yo kumashure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje n'amabati yera, imbere yiyo nyubakwa hateye udushurwe tugufi hakaba hariho nigiti kirekire cumukaratusi iruhande yico giti hari igiti kimanitseko ibendera ryigihugu.

Ishure ry’intango ryubatse ahantu mw’ishamba, inyubakwa zaryo zisakaje amabati yera, izo nyubakwa zikikujwe n’ibiti vyinshi cane kandi kuriryoshure ntakibuga nakimwe kiharangwa c’inkino zaba izamaboko canke izumupira w’amaguru, hashinze ibendera ry’igihugu.

Inyubakwa yakera cane yo ku mashure yisumbuye, kandi ikaba itanguye gusaza, iyo nyubakwa ifise amadirisha menshi cane yagutse kumpome zayo, ahatari amadirisha hasize irangi ryera hamwe niritukura, ariko ayo marangi akaba yaraserutse cane kuber'ugusaza, inyuma yiyo nyubakwa har'igiti kirekire.

Inyubakwa y'ishure y'umwaka w'umunani ku mashure yisumbuye yiwacu inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye ikagira amadirisha yagutse cane ariko intsinga zimeze nk'akayungiro, imbere muriyo nyubakwa hatondetsemwo intebe zikozwe mu mbaho nayo ku ruhome hakaba hari ikibaho kirekire cirabura.

Kukibuga c'amashuri yisumbuye igice gitoya c'impande yuruzitiro gw'iryoshure giteyeko utwatsi. Abanyeshure bakeya bari kurutwotwatsi bambaye umwambaro wabo w'ishuri. Ikindi gice kinini c'ikibuga ntanakimwe giteyeho; ntadushurwe eka ntanutwatsi tuharangwa. Mur'icokibuga kandi har'igiti kimanitseko ibendera ry'Igihugu.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa nziza cane kandi igerekeranije. Yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje n'amabati yera . Uruzitiro rw'ico kigo narwo rwubakishijwe amatafari ahiye. Mu kibuga c'ayo mashure, hari igiti kimwe kirekire kandi cisakaye.

Ikigo c'amashure yisumbuye kiri kw'ibarabara ryiza rya kaburimbo uruzitiro rw'ico kigo ruri kw'ikaburimbi rukaba rwubakishije amatafari ahiye hagati rusize irangi ryera muri iryo kaburimbo hari abariko baragenda n'amaguru hakaba n'abandi bariko bariyunguruza n'imodoka.

Inyubakwa yo ku mashure yisumbuye itanguye gusaza. Yubakishije amatafari ahiye ku mpome zayo, igice co hasi cayo kikaba catanguye gusisira. Amabati amwe yaragurutse kubera umuyaga. Inyuma y'iyo nyubakwa, hari ibiti birebire, bibiri, munsi yavyo hakaba handagaye imyanda itandukanye abanyeshuri bahata.

Inyubakwa zo kumashure yisumbuye ya ruziba zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zisakaje amabati yera, ayo mabati ariko arasaza akaba yatanguye kuzana ingese, kukibuga cayo mashuri hamwe hateye utwatsi, ahandi naho nta nakimwe kihateye, bamwe mu banyeshure bari kurutwo twatsi bakaba bambaye umwambaro w'ishure.

Abatimbo bo kwishure ryisumbuye rya Rutovu bari mumyimenyerezo yabo yaminsi yose. Bambaye imitamana ifise amabara atandukanye, harimwo ayagahama n'ayera. Imbere yabo, hateretse ingoma nyinshi, bafise n'imirisho mu ntoke. Umwigisha wabo ahagaze imbere yaho, yambaye ipantaro yera n'agakoti k'amaboko magufi gafise ibara ryakaki.

Igorofa nziza cane zo ku mashure yisumbuye zubakishije amatafari ahiye zikaba zigerekeranije rimwe nayo hejuru zisakaje amabati yera, hagati y'izo nyubakwa hari akabuga gatoya karimwo utubuye tw'urucekeri, imbere y'amashure hasi hari abanyeshure babiri bambaye amashati yera bakaba bariko barasohoka bava mw'ishure.

Munyubako az'amashure yisumbuye abavyeyi b'abagore bariko bariga gusoma n'ukwandika bambaye imyambaro y'ibitenge ifita amabara atandukanye umwe muri abo bagore afise ingoa yera, ariko arandika ku kibaho cirabura co muri iryo shure umwigisha wabo w'umugabo ahagaze i ruhande yiwe yambaye imyamba baro yirabura.

Ku kigo c'amashure yisumbuye imodoka y'umuyobozi ihagaze mu kibuga hagati ikaba ari imodoka ifise ibara gera, hirya y'iyo modoka hari ibiti bibiri birebire cane, abanyeshuri na bo baratanguye gushika, kuko isahe yo gutangura ivyirwa igira igere.

Inyubakwa y'amashure y'umwaka w'icumi ku mashure yisumbuye yakominebururi yubakishije amatafarahiye ikaba ishushanije kw'imirongo imanuka hamwe n'ikitse isi ziranga iryera igisenge c'iyo nyubakwa gifise imbaho sisa n'ivu hasi na ho hakaba hasizisima ku ruhome rw'iyonyubaka kwa, kandi harikoibaho kirekire cirabura nta na kimwe canditseko.

Kw'ishire ryisumbuye ry'iwacu, amasaha yo gutaha yageze. Imwe mu miduga itahana abanyeshure, yamaze gushika ikaba ihagaze mu kibuga. Iyo miduga ifise irangi ry'ubururu amaja hasi, nayo hejuru hakaba harize irangi ryera. Bamwe mu banyeshure, batanguye kugenda bagana iyo miduga, kugira ngo bicaremwo bitegure batahe.

Inyubakwa ya amashure yisumbuye yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise n'udutafari dutobaguye tumwe dutanga akayaga, isakaje amabati amez nkamatigura kuruhome rwiyonyubakwa hamanitse icuma bavugiritsaho inkengeri nayo inyuma yiyonkubakwa hakaba hateye amashurwe afise amababi nkaya mateke.

Ishure ryisumbuye ryiza cane, rifise inyubakwa zitandukanye, murizo harimwo izubakishije amabuye, hakaba n'izisize irangi ryera Kumpome, kukibuga c'iryo shure ntatwatsi tuhateye ariko hari igiti kirekire cane kiri imbere yayo mashure.

Ku kibuga c'amashure yisumbuye hari kirundo kinini cane c'umusenyi. Uzokoreshwa mu gusanura inyubako z'amashure zononekaye ,inyuma y'ico kirundo hari ivyatsi vyinshi cane kuri ico kirundo naho hicaye abana b'abanyeshure b'abakobwa bari mu mwambaro w'ishure ugizwe n'ishati zera hamwe n'amajipo asa n'agahama.

Inyubakwa zo kumashure yisumbuye zubatse iruhande yibarabara zimwe ziragerekeranyije izindi nazo ntizigerekeranije zose zubakishijwe amatafari ahiye zikaba sakanije izindi zigerekeranije zose zubakishijwe namatafari ahiye zikaba zisakajwe namabati yera izindi nazo amabati yirabura umunyeshure arashitse kwishure ariko agana kwishure asanzwe yigamwo

Ikigo c'amashure yisumbuye ya komine Gisozi, n'ikigo cagutse cane gifise inyubakwa zitandukanye zubakishije amatafari ahiye, zimwe mur'izo zubakishije amabati yera izindi nazo zisakaje amabati atukura, ku musozi wo hakurya yayo mashure n'umusozi muremure uteyeko ibiti vyinshi cane, ku kibuga c'amashure hateye utwatsi dushashe neza.

Ikigo cagutse cane camashure yisumbuye ya Nyanzarake gifise inyubakwa zitandukanye zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakaje n'amabati, imbere y'amashure hari inkingi zivyuma zisize irangi ry'ubururu akaba arizo zifasha ayo mabati, mu kibuga hagati hari ibiti bibiri birebire cane kandi vyakera.

Ku mashure y'isumbuye y'igitega, zimwe mu nyubakwa zisizirangi iry'umuhondo ku mpome zikaba zifise n'urubaraza rufashwe n'ibyuma, hejuru z'isakajamabatatukura imbere y'iyo nyubakwa kari biti birebire by'amashugwe hasi hakaba hatewe utwatsi dusa neza cane, impenimwe mu mpene zo kuri ijyoshure ikaba irikuirarisha murutwo twatsi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'iwacu turiga ibijanye n'imico kama y'ikirundi. Abanyeshure b'abahungu bariga kuvuza ingoma , muri kano kanya bari mu myimenyerezo ku kibuga bakaba bambaye imitamana itukura hamwe n'iyera. Imbere yabo hateretse ingoma nyinshi Kandi bafise imirisho mu ntoke bariko baravuza.

Inyubakwa nziza cane yo ku mashure y'isumbuye ya komine Kanyosha, yubakishije amatafari ahiye. Imiryango n'amadirisha bikabisize irangi risa n'ivu imbere, y'iyo nyubakwa hari urubara za rurerure kandi rusakaye rufatishije inkingi zubakishije amatafari ahiye, hirya yazo hateye udushurwe tugufi kandi twiza cane.

Icumba c’amashure co mu mwaka w’umunani ku ishure iwacu cubakishijwe amatafari ahiye, gicafyeko umurongo wera ku ruhome. Ikibaho cirabura kiri muri iryo shure canditseko ivyandiko n’ingwa yera, kubera ko abanyeshure bari bakoze akabazo k’ibiharuro bakaba bariko barahubura.

Ikibuga co ku mashure yisumbuye, ni ikibuga cagutse cane, ku mpande zaco hamwe hateye udushurwe tugufi tugufi, ahandi naho hari inyubako z'amashure zubakishije amatafari ahiye, izindi nazo zikaba zisize irangi ryera ku mpome. Muri ico kibuga hari igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Inyubakwa yakera cane yo ku mashure yisumbuye, ariko igikomeye isize amaranga atandukanye, harimwo iryirabura, irisa n'ubururu hamwe n'iry'umuhondo .Imiryango hamwe n'amadirisha bisize irangi risa nivu kandi umuryango w'iyo nyubakwa uruguruye, imbere y'iyo nyubakwa kari abanyeshuri babiri b'abahungu bariko baratambuka.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa za kera kandi zitanguye gusaza. Izo nyubakwa zisize irangi ry'ubururu ku gice cazo co hasi nayo ku gice c'amaja hejuru zikaba zisize irangi ryera. Ayo marangi yose ariko araseruka kubera ugusaza. Imbere y'izo nyubakwa hari igiti kirekire, kandi ca kera.

Ikigo c'amashure yisumbuye cagutse cane, gifise inyubakwa zubakije amatafari ahiye zikaba zisakaje n'amabati yirabura. Ikibuga abana bakiniramwo cubakishije ivyuma bisize irangi ry' ubururu, naho mu kibuga hagati c'iryo shure hakaba hari igiti kirekire cane.

Icumba c'abigisha co ku mashure yisumbuye y'iwacu ,ni Inyubakwa nziza cane kandi yagutse, ifise amadirisha amaremare ariko ibiyo, hejuru y'amadirisha hakaba hari ko udutafari dutobaguye ,ibituma iyo bariyo baronka umuyaga ukwiye .Muri iyo nyubakwa ,hari y'intebe nyinshi zo kwicarako hakaba hariyo n'imeza vyose bikaba bikoresheje imbaho.

Inyubakwa ndende yo ku mashuri yisumbuye yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise n'amadirisha ariko ibiyo imbere y'iyo nyubakwa hamwe hateyye utwatsi twiza dushashe neza ahandi naho hakaba hashashe amabuye ahandi naho hari ibiti birebire hakaba hari n'ibiti bibiri bimanitse kw'amabendera harimwo ibendera ry'igihugu.

Umuhora muremure cane uri mbere y'imwe mu nyubakwa zo ku mashure yisumbuye. Uwo muhora usize isima hasi, ku ruhome naho hasize irangi ry'umuhondo, rikaba rishaje cane. Uwo muhora kandi usakaje amabati ari ku gisenge gikozwe mu mbaho.

Abanyeshure bo mw'ishure rya Kaminuza mu gisata c'Ububaji bari mu cumba bimenyererezamwo umwuga wabo. Bambaye amasarubeti afise ibara rya kaki munsi yayo bamwe bambaye udupira twirabura abandi nabo bakaba bambaye udupira twera. Bafise imeza nyinshi muriyo nyubakwa ziriko ibikoresho bitandukanye bakoresha mu mwuga wabo.

Abanyeshuri bo mw'icure rya kaminuza mu gisatsa c'umwuga wo gukora imodoka bariko barimenyereza umwuga wabo bambaye amasarubeti asan'ubururu imbere yabo hakaba hateretse icuma kinini gituma imodoka yaka bariko bararaba ikibazo coba gifise kugira ngo bagikore inyuma yabo, kandi hahagaze imodoka zera.

Abanyeshure bane bo muri kaminuza yuburundi mugisata cubwubatsi bari kunyubakwa bimenyereza umwuga wabo bambaye amasarubeti asa nubururu batatu bambaye udukofero dusa numuhondo umwe muribo akaba yambaye agakobero gasa nubururu bafise ivyuma bitandukanye vyubwubatsi harimwo ibipawa hakabamwo indobo bariko baravangavanga isima numusenyi

Abanyeshure bo mu gisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa mw'ishure rya kaminuza bariko baravura inka yarwaye, ikaba ari iy'ababanyi b'iryo shure, abo banyeshure bambaye amataburiya yera bakaba bambaye n'udufukamunwa hamwe n'udufukantoke, umwe muri bo ayifashe mu mutwe uwundi nawe ayifashe igice cayo co mu nda no mu mugongo.

Munyubakwa yishure rya kaminuza abanyeshure baricayemwo bariko bariga, ninyubakwa nziza isize irangi ryera kumpome ikaba ifise umuryango wicuma usize irangi ryera abo banyeshure bambaye imyambaro idafise amabara atandukanye harimwo iyirabura iyera hamwe n'iyindi, umwigisha wabo ahagaze imbere yambaye itaburiye yera akaba afise ikintu muminwe ariko arereka abanyeshure.

Mwishure rya Kaminuza abanyeshure batandukanye baricaye bariko bariga. Harimwo abanyeshure babazungu, hakabamwo nabirabura .Bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye ,harimwo ayagahama ,ayirabura ,hamwe nayandi Inyubakwa yiryoshure ifise imiryango minini kandi imwe iruguruye.

Abanyeshure bo mw'ishure rya kaminuza mugisata c'ubuganga, bari mu cumba bakoreramwo ubushakashatsi. Bose bambaye ama taburiya asa n'urwatsi rubisi musi bakaba bambaye amashati yera. Umwe muribo afise ikaramu y'igiti hamwe n'urupapuro ariko arandika, abandi nabo imbere yabo har'icuma bakoresha mubushakashatsi n'ico bariko bararaba.

Abanyeshure bo muri kaminuza mu gisata c'ubuganga, bariko barimenyereza umwuga wabo, bari hejuru y'igitanda c'umugwayi, bose bambaye amataburiya yera, bakaba bambaye n'udufukamunwa dusa n'ubururu, umwigisha wabo ariko arabereka ukuntu bavanga umuti mw'iserenge.

Inyubakwa z'amashure ya kaminuza, zisakaje amabati ameze nk'amategura. Ku kibuga cizo nyubakwa, hateye utwatsi dushashe neza cane, iruhande ya kayira haca mu kibuga, hakaba hateye n'udushurwe tugufi, kandi dukase neza. Hari n'igiti kirekire kimeze nk'ikigazi, munsi yaco, hari intebe abantu bashobora kwicarako bariko barugama akazuba.

Abanyeshuri babiri bo mw'ishure rya kaminuza mugisata c'umwuga wo gusudira ,bari mu nyubakwa bariko barasudira imeza ikozwe mu vyuma, bambaye itaburiya zifis'amabara atandukanye, umwe akaba yambaye iry'ubururu uwundi nawe iy'ibara rya Kaki, mu maso bambaye ibibakingira urumuri.

Abanyeshure babiri bo mu mwaka wa kane muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, bahagaze mu murima urimwo imyumbati n'amateke. Bafise icuma mu minwe, bariko bimbisha ivu baja gukorerako ubashakashatsi. Bose bakaba bambaye amataburiya yera.

Mu nyubakwa y'ishure rya kaminuza abanyeshure baricaye bariko bariga, n'inyubakwa nziza isize irangi ryera ku mpome no ku gisenge, ikaba ifise amadirisha yagutse cane ariko ibiyo ayo madirisha akaba yuguruye, abanyeshure baricaye bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye.

Mucumba co kwimenyerezamwo umwuga mwishure rya kaminuza mugisata cigisha ivyo gukora imodoka hicayemwo abanyeshure batandukanye bambaye amasarubeti asa nubururu imbere yabo kumeza hakaba hateretse impapuro ahandi naho hateretse ivyuma bitandukanye vyimodoka.

Muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini yo mugisagara ca Bujumbura, abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu mu gisata c'ubutunzi bari mwishure bariko bariga bicaye ku ntebe zifise amaguru y'ivyuma. Bafise impapuro zitandukanye, imbere yabo, bamwe bafise n'amacupa arimwo amazi yo kunywa bateretse ku meza. Umwigisha wabo ahagaze imbere yabo yambaye ishati y'igitenge.

Abanyeshure bane bo mw'ishure rya kaminuza mu gisata cigisha ivyo gusanura ivyononekaye, harimwo nk'inyakiramajwi, ibirato hamwe n'ibindi, bicaye mu kibuga c'ishure ryabo musi y'ibiti birebire. Imbere yabo hari imeza y'imbaho, iriko impapuro bariko barandikako hamwe n'ibindi bikoresho. Umwigisha wabo ahagaze hejuru yabo akaba yambaye ikoti yirabura.

Mu nyubakwayo ishure rya kaminuza abanyeshure biga mu gisata co gusanasana ibikoresho bitandukanyi vyononekaye bariko barimenyereza umwuga wabo bakaba bari kumwe n'umwigisha wabo bose bambaye imyambaro isa n'ubururu harimwo n'uwambaye umupira ufise amabara dukura na yera hamwe na yirabura bakaba bafise ibikoresho bitandukanyi vyo muri uwo mwuga biri ku meza ziri imbere yabo.

Inyubakwa yo ku mashure ya kaminuza irimwo abanyeshure benshi cane bambaye imyambaritandukanye harimwo iyera iyitukura yira aburahamu n'iyindi harimwo n'umubeikira yambaye ikanzundende y'ibara rya kaki akaba yambaye n'igitambara cera mu mutwe imeza iteretse imbere yabo irikudu cupatubiri two kunywa amazi rikaba ishacekw igitambara cera.

Abanyeshure bo mw'ishure rya kaminuza bicaye mu nyubakwa y'ishure ryabo bakaba bariko bariga . Intebe bicayeko zikozwe mu mbaho zikagira amaguru y'ivyuma. Imeza iri imbere yabo iteretseko uducupa two kunwa amazi.

Muri kaminuza y'Uburundi, mu kigo co kumuyange, abafundi bariko barasudira ivyuma vyononekaye harimwo inkorofani, imeza hamw'imiryango y'uburaro, aba bafundi bambaye ama sarubeti asa n'ubururu bakaba bambaye n'udufuka ntoke dusa n'agahama.

Ku ishure rya kaminuza, abanyeshure bo mu gisata c'ubwubatsi bariko barimenyereza umwuga wabo mu kubaka uruzitiro rw'iryo shure rwasenyutse. Abo banyeshure bambaye amasarubeti asa n'ubururu, bambaye n'udukofero dusa n'umuhondo, bakaba bariko bararwubakisha amatafari aturiye.

Mu gisata c'ububaji mu mashure ya kaminuza, mu nzu bimenyererezamwo hariyo ibikoresho bitandukanye vyo mu bubaji. Harimwo inyundo yo gutera imisumari, harimwo ivyuma bakoresha mu gusena imbaho, hari n'ibindi bikata imbaho, hakaba n'utundi bakoresha mu gupima uburebure bw'imbaho.

Muri kaminuza yitiriwe umuco yo mu gisagara ca Bujumbura, bamwe mu banyeshure bo mu mwaka wa gatatu mu gisata co kumenyesha amakuru, bari mu cumba bimenyererezamwo umwuga wabo. Kirimwo ibikoresho bitandukanye, harimwo ibifata amasanamu, hakaba ibivangavanga amajwi, hamwe n'ibindi.

Umunyeshure wo mu ishure rya kaminuza, mu gisata co kumenyesha amakuru, ari mu cumba co kwimenyererezeramwo, akaba yambaye agafukamunwa, afise imashine ivangavanga amajwi imbere yiwe. Hirya yiwe hakaba hari n'imashine nyabwonko. Imbere yiwe kandi, hari uwundi munyeshure yambaye ishati irimwo amabara asa nurwatsi rubisi, akaba yambaye n'agafukantoke.

Mu nyubakwa abimenyererezamwo yo muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'imyuga umwe mu banyeshure, ariko arimenyereza ni umunyeshure w'umuhungu afise umushatsi mwinshi akaba yambaye n'agafuka munwa imbere yiwe afise icuma gifata amasanamu, ariko ararabiramwo muri iyo nyubakwa hakaba hari ibikoresho vyinshi cane bakoresha mu kwimenyereza.

Icumba kirimw' umugore n' umugabo bariko bategur' ibifungurwa mu gikoni, umugor' arunamy' arik' arakora ku mfungurwa ziri ku meza, yambay' impuzu zera n' inkofero mu mutwe yera, hari n' umugab' uhagaz' iruhande wambay' impuzu zera n' inkofero yera, asa nuwurik' aratungany' ibintu cank' arab' ibiriko birakogwa, igikoni gifis' imeza ndende bategurirako kandi habonek' ibikoresho n' ibiribwa bitandukanye bishobora kub' ar' imboga cank' ivyamwa barigukata.

Abanyeshure batatu bo muri kaminuza bo mu gisata c’ubuhinga, bari mucumba bimenyererezamwo, n’inyubakwa nziza cane isize irangi ry’umuhondo hamwe n’iryera ku mpome bose bambaye amataburiya y’ubururu, bakaba bafise ivyuma bitandukanye bakoresha mu buhinga harimwo akuma gakata ibindi, imeza bafise imbere yabo isize irangi ry’urwatsi rubisi.

Mw'ishure rya kaminuza, abanyeshure baricaye bariko bariga. Ni inyubakwa yagutse cane isize amarangi atandukanye ku mpome, ikaba ifise n'utwuma dutanga umuyaga iyo hashushe. Abo banyeshure bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimwo iyirabura'iy'ubururu hamwe n'iyindi. Imeza igeretse imbere yabo, iriko amacupa arimwo amazi yo kunwa.

Inyubakwa bimenyerezamwo yo mugisata c'imyunga muri kaminuza y'uburundi n'inyubakwa nziza cane isize iragi ry'umuhondo kumpome ikaba ifise amadirisha manini afise ibiyo, muriyo nyubakwa abanyeshure bo mumwaka wa gatatu bariko barimenyereza bambaye amasarubeti asa n'ubururu hamwe n'udukofero dusa n'umuhondo, imbere yabo har'ivyuma bariko barakoresha risize iragi ry'ubururu.

Mw'ishure rya kaminuza, abanyeshure baricaye bariko bariga. Bambaye impuzu z'amabara atandukanye, harimwo izirubura, izitukura, hamwe n'izindi. Umwigisha wabo w'umugabo ahagaze imbere yabo. Ariko aravuga, nabo bamutez amatwi. Yambaye ipantaro yirabura.

Murikaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika abanyeshure bo mumwaka wa gatandatu mugisata camategeko bicaye mwishure ryabo bariko bariga bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye harimwo ayera ayirabura ayatukura hamwe nayandi umwigisha wabo wumugore ahagaze imbere yabo ariko aravuga bose bamuhaze amaso yambaye impuzu zifise amabara yirabura nayera

Abanyeshure batatu babakobwa bomugisata cububaji mwishure ryakaminuza bari mucumba cokwimenyererezamwo umwuga bose bambaye amarori bakaba bambaye impuzu zamabara atandukanye harimwo ubururu agahama hamwe niryirabura imbere yabo bafise ibikoresho bitandukanye vyomububaji harimwo ivyuma bikata imbaho hakaba nibindi bitobira imbaho

Muri kaminuza y'uburundi abanyeshure bo mugisata c'ubwubatsi mu mwaka wa kabiri bari mumyimenyerezo y'umwunga wabo, bambaye amasarubeti asa n'ubururu bafise ibikoresho bitadukanye vyo mubwubatsi hamwo indobo hakabamwo n'ibopawa, muri kano kanya bariko baravaga isima hamwe numusenyi, umwigisha wabo ahagaze inyuma yabo akaba yambaye ipantaro y'irabura afise n'impapuro zera mu minwe.

Muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, abanyeshure bo mu mwaka wa mbere mu gisata c'ubutunzi, bari mwishure ryabo bariko bariga. Ni inyubakwa nziza isize irangi ryera ku mpome, ikaba ifise amadirisha yagutse Kandi ariko ibiyo. Bose bambaye umwambaro usa ugizwe n'ishati zera, amajipo hamwe n'amapantaro bisa n'ubururu. Bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, ariko zikagira amaguru vy'ivyuma.

Kw'ishure rya kaminuza riteye imbere cane, abanyeshure bicaye mwishure ryabo bariko bariga .Kubera iryo terambere rirangwa Kuri iryo Shure umwe wese mubanyeshure afise imachini nyabwonko imbere yiwe ariko arakwirikirana ivyigwa yifashishije imashini.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuhinga umwe mu banyeshuri bo mu mwaka wa kane ari mu cumba bimenyererezamwo yambaye isarubeti isa n'urwatsi rubisi imbere yiwe harikimashini kinini, ariko arakoresha gifise ibara ryera hamwe n'iryo ubururu ku gice caco co hasi.

abanyeshure bo mw'ishure rya kaminuza mu gisata c'imyuga, bari mu cumba bimenyererezamwo. Bambaye amasarubeti asa n'ubururu, umwe muri bo akaba yambaye isarubeti isa n'urwatsi rubisi. Bafise ivyma bitandukanye mu ntoke, bamwe mbere bakaba bariko baratwenga, baraba ukuntu ivyo vyuma bikora.

Mugisata c indimi muri kaminuza yu Burundi, abanyeshure bo mu wa kabiri bari mwishure ryabo, inyubakwa nziza cane yubakishij' amatafar'aturiye ikab'ifis' irangi ryera n'igisenge, abo banyeshure bambay' imyambaro itandukanye harimw'iyera, iyirabura, iyubururu hamwe niyindi, umwigisha wab' ahagaz' imbere, imez' irimbere yiw' iteretsek' uducupa tw'amazi yukunywa.

Umunyeshure w'umukobwa, wo mu gisata c'uburimyi n'ubworozi muri kaminuza y'Uburundi, ari mu kizu bagiriramwo ubushakashatsi ku bijanye n'ibiterwa. Yambaye itaburiya yera, akaba yambaye n'agakofera kera ku mutwe. Imbere y'iwe muri ico kizu, hari imirima myiza cane y'imboga.

Mw' ishuri rya kaminuza, abanyeshure bicaye mw' ishure ryabo bariko bariga. Ni inyubakwa nziza, isize amarangi atandukanye ku mpome hamwe no hejuru. Iyo nyubakwa ifise imiryango n' amadirisha vyagutse cane, amadirisha amwe akaba yuguruye. Imbere yabo umwigisha wabo arahagaze, imbere yiwe ku meza hateretse icupa ririmwo amazi yo kunwa.

Muri kaminuza y' Uburundi, abanyeshuri bo mu mwaka wa kanegisata c' ubwubatsi, bariko barimenyereza umwuga wabo. Bambaye amasarubeti asa n' ubururu bose, bakaba bari imbere y' Imwe murizo nyubakwa, aho urubaraza rwayo rwononekaye, bariko bararusanasana.

Abanyeshuri babo mu ikigo ca kaminuza bicaye muri imwe mu nyubako az'ico kigo bariko barasubiramwo ivyirwa vyabo bamwe bambaye amakabutura abandi bakaba bambaye amapantaro hamwe n'izindi mpuzu zivsama baratandukanye bose bafise impapuro imbere yabo bariko barasoma basubiramwo ivyoe ize umwe muri bo arasohotse, ariko agenda atumbereye umuryango.

imwe mu nyubakwa za kaminuza y'Uburundi mu kigo co ku Mutanga ikoraniyemwo abigisha bo mu gisata c'indimi bakaba bariko baragira inama, muri abo bigisha harimwo abazungu hakabamwo n'abirabura, umwe muri abo bigisha akaba ar'umugore ahagaze imbere yabo ariko aravuga ijambo akaba yambaye ipantaro itukura.

Abanyeshure bakaminuza bomugisata cububaji bari mwishure ryabo bambaye amasarubeti afise ibara ryakaki hari nuwambaye isarubeti ifise ibara ryubururu imbere yabo bafise urubaho rurerure bariko barapimisha bakaba baruryamitse kukibaho cirabura gicafyeko imirongo iciye mwibara ryingwa yera

Mu kigo ca kaminuza abanyeshuri biga ivyanye no gusudira bari mu cumba bimenyererezamwo umwuga wabo bambaye amasarubeti asa n'ubururu bakaba bambaye n'amarori yirabura abakingira urubeya bariko barasudira ivyuma bitandukanye harimwo imiryango minini na mito.

Mw'ishure rya kaminuza mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi, abanyeshure bari mw'ishure ryabo bariko bariga. Bambaye imyambaro itandukanye harimo iyifise amabara yera, ay'ubururu, ay'umuhondo hamwe n'ayandi. Muri abo banyeshure, harimwo abanyeshure b'abazungu hakabamo n'abanyeshure b'abirabura. Umwigisha wabo ari imbere yabo arunamye ku meza ariko arigisha.

Muri kaminuza y'Uburundi, mu gisata c'ubutunzi, abanyeshure bari mw'ishure mu mwaka wa kabiri. Umwigisha w'abo ntarashika, bariko baratera ryarenga mu kumurindira. Bamwe barahagaze, abandi baricaye. Bicaye ku ntebe zitandukanye, harimwo n'izisa n'ubururu.

Murikaminuza yingozi abanyeshure bo mumwaka wa gatatu mugisata cubutunzi bicaye mwishure ryabo bariko bariga inyubakwa nziza risize irangi ryera haba kumpome ndetse nohejuru abo banyeshure bambaye imyambaro itandukanye harimwo iyagahama iyera hamwe niyirabura umwigisha wabo wumugabo ahagaze imbere yabo ariko arabigisha nabo bamuteze amatwi

Muri kaminuza yuburundi abanyeshure wo mumwaka wa gatatu mugisata cubwubatsi bariko barapima ahazoca ibarabara barikumwe numwigisha wabo yambaye ikoti hamwe nipantalo vyirabura akaba yambaye ishati yera afise icuma barabiramwo ahakwiye gucibwa ibarabara akaba ariko akirabishamwo akoresheje ijisho rimwe nabo bakaba bamukikije bariko bararaba ivyo ariko arakora

Abanyeshuri bo mu mwaka wa kane mu gisata c'ubwubatsi muri kaminusa y'uburundi bari mu mwimenyerezo w'umwuga wabo bambaye amasarubeti asa n'ubururu bamwe bakaba bafise n'udukofero dusa n'umuhondo ku mitwe yabo nabandi bakaba bambaye n'udufuka mu nwa bafise ivyuma vy'imiti ririmbo imbere yabo bariko barabiteranya.

Abanyeshuri ba kaminuza bo mu gisata c'imyuga bari mu cumba bimenyererezamwo bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimwo iyirabura iyi sa n'ubururu hamwe n'iyi sa n'umuhondo, abo banyeshure bafise ibikoresho bitandukanye imbere yabo harimwo imashini nyabwonko ivyo gufata amasanamu itsinga z'umuyagankuba hamwe n'ibindi.

Umunyeshure wo muri kaminuza, mu gisata c'umwuga yo gukora amatara ari mu cumba bimenyererezamwo. N'umunyeshure w'umukobwa, yambaye isarubeti isa n'ubururu akaba yambaye n'inkofero isa n'umuhondo afise indangururamajwi mu minwe, imbere yiwe hari ibikoresho bitandukanye vyo muruwo mwuga birimwo amatara asa n'agahama hamwe n'ayasa n'umuhondo.

abanyeshuri ba kaminuza bo mu gisata c'umwuka wo gukora amatara bari mu cumba bimenyererezamo bose bambaye itaburiya zisa n'ubururu hamwe n'udukofero zisa n'umuhondo ku mitwe yabo imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye vyo muri uwo mwuka harimwo amarampuru yatsa amatara hakabamwo insinga zitwara umuyaga nkuba hamwe n'ibindi

umunyeshuri yo mwishure rya kaminuza mu gisata c'ububaji ari mu cumba bimenyerereza m'umwuga yambaye umwambaro usa n'ubururu afise ibikoresho bitandukanye vyo mu bubaji harimwo akuma gakata imbaho harimwo udutobora imbaho hakaba n'utundi twugurura twongera tugafunga imisumari

Abanyeshure bo mw'ishure rya kaminuza bari imbere y'inyubakwa z'amashure yabo bamwe batonze umurongo bariko barataha abandi na bo bahagaze mu madirisha barabahanze heka mbere hari n'abandi bahagaze mu miryango y'amashure iyo nyubako ayubakishije amatafarahiye rikabisize n'amaranga atandukanye ku mpome.

abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri mw'ishure rya kaminuza mu gisata c'ubuhinga bari mu cumba bimenyererezamwo umwuga bambaye amataburiya asa n'ubururu bose hakaba hari mwo abanyeshure b'abakobwa hamwe n'abanyeshure b'abahungu imbere yabo hari imashini nini cane umwe muri bo yambaye n'agakofera kirabura ariko ari imenyereza kuyikoresha.

Mw'ishure rya kaminuza abanyeshure biga mu gisata c'ibijanye n'umuyaga nkuba bari mu cumba bimenyererezamwo bambaye amasarubeta asa n'ubururu imbere yabo hari imashini zitandukanye zikora muri ico gisata ngo bamwe bakaba bariko barazikoresha abandi bahagaze i ruhande yabo baraba abariko barakoresha izo mashini bambaye n'udupfuka ntoke.